Zvimweni zvirwere kana amweni matenda akatikomberedza munyika munomu aandodi kurapiramwo njee, anode kuti vantu vanorapa vange vakafunde mabasa aya, kuitire kuti vantu vasatapukira zvimweni zvirwere zvavanenge veirapa nekuti zvimweni zvirwere zvinoba auya kwemene.

Ndiyani zviyani unoziya kuti mitombo iyi inorape zvirwere zvakawanda wanda yakasiyana. Dai taizviziya zvirozvo taizoziya Kuti mitombo idzi dzinoda chengetedzwa . Uye madhokodheya anofana kungeeinyasoziya mitombo iyi achipe vantu maringe nezvirwere zvavanonzwa.

Dzimweni mutombo dzezvimweni zvirwere dzakakosha. Dzakati siyanei ngedzimweni ngekuti pane dzimweni mutombo dzinofane kuningirwa zvakanaka dzinofane kunge dzine vana dhokodheya vadzo vanotozviziya. Zvekuti muntu afani kuhamba eindotenge mutombo asati aona dhokodheya wake.

Zvakanaka Kuti muntu arwarire pamuzi, asiwo kuenda kuzvibhedhlera kwakanaka, asi amweni matenda zvanoda anoda kuti vanoshanda neantu vanorwara kuzvibhedhlera vaone zvidxoko zvakakwana zvekuti vadxoke kuitira kuti amweni matenda asatapukira paari pavanenge vachirapa vantu vanaya.

Zvirwere eya, asi pane dzimweni mikhuhlani isingandodi kuti dzindofanana neamweni anhu, ngendaa yekuti mikhuhlani dzona idzodzo, dzinode kuti dziningirwe nguwa yeshe. Dzinofana kugara dzakaningirwa kuti vanhu, vakwanise kuziye kuti unorapwa sei mukhuhlani wona uwowo ,ngendaa yekuti dzimweni mikhuhlani adzingodi kurapiwa usina zvawakapfeka. Zvidhxoko zvinoda kutengwa muzvibhedhleya.

Zviriyo mazuva anaya azvina kufanana ne zvirwere zve karetu zvirwere izvi zvino pedza vantu azvisi zvekuti muntu akabatwa ndizvo munoenda ko mu unganira ne vano murapa muri pa dhuze naye nevano murapa vacho vano batira zvirwere zvona zvozvo vanofana kunge vaka pfeka zvi mu ndxoko zvepa mhando yakanaka.

Zvirwere zveshe zviri mundani memuntu zvine pazvinoshatira zvine pazvinoshatira anoziya nezvirwere zvakona kobetsera vantu zvisati zvaderera makawanda ngekuti zvikarekerwa zvakatekeshera makawanda zvinozonesa kugadzirisa kuti zvidzokere pandau.

Zvimweni zvirwere azvidi kuti muntu andoende kuchibhedhlera kusina muntu unoziya zvibhedhlela izvi Zvinofanira kuiswe vantu madhokodheya anonyase kubaziye zvirwere zvakasiyana siyana ngokuti zvimweni azvindodi kuti wandorapwa nje azvindodi futi ana sekuru zvinobaade madhokodheya akafunda.

Imweni mikhuhlani yatinosangana nayo mumabuya umwo haisiri mikhuhlani yakajairika ngendaa yekuti mikhuhlani yona iyoyo inotekeshera ngenguwa dokodo haidi kuti kana mwana kana muntu unogare pamuzi abatwa ndiyo mwondomuunganira mweiti Kana zvichaita kana mweitsvake mutombo wechibhoyi.

Mi kuhlani yaka ngoti komberedza mu mabuya umwo mi kuhlani iya iya yakanaka yekuti ayitambudzi kuti unozo onepi mutombo wacho ngenda yekuti umweni ukato ende mushango ukato tsunungura unoto rape mwana mwana oto pona paya asi imweni mi kuhlani inoda madhokodheya aka nyase kufunda anoziye ngezve kuti toita sei kuti mitombo idzi dzionekwe.

Imweni mikhuhlaani aisi mikhuhlani yekutamba ndiyo aindosiyi muntu ari mupe yu inpepurusa inouraya mukhuhlaniyo yakafanana nedzihwa mupengo riyani arifani kuti muntu kana eizwe dzihwa mupengo oende kosangane nevanweni vantu avo vanosangane naye vanenga vachimubatsira vanofanonge vakadxoka zvekuvhare miro nezvekuvhare miromo.

Imweni mukhuhlane yakadayi ngedziwampengo, riyani rakambowuya mazuva apera panapa, aridi kuti munthu undorapiwa kana kuti ugare pana amweni usina kutore chibonyo chinovhare mhiro nekuvhare muromo, ngendaha yekuti zvinotapukira kunyangwe kune munthu urikukurapa.

Zvirwere zveshe nemikhuhlani inobate ana adoko mikhuhlani inode kubatikirwa ngendaa yekuti mwana mudoko aakoni kubhuya kana kureketera umweni munhu kuti chendinorwara ngechakati sakei teiti muntu iyeye ngaagare akaiswa pachibhedhlera zuwa ngezuwa rakasikwa ndiMwari.

Zvirwere zvinobata vana mumakanyimo zvati siyaneyi pamweni vana vanobatwa ngezvirwere zvisina kumbobatwa ngevamwe vana ndosakei teiti vana ngavaende kuzvibhedhlera zuwa ngezuwa kana ane chirwere chaari kuita chidziirirwe chisati chaenda kure.

Zvirwerezvo weizvirapa azvidi kundorapa nemaoko ega nemiro dzese dziri pabanze ngekuti iwewe wacho unotorapa wacho ungaa dhokodheya kana mukoti zvinozopopedzisira zvaita kuti utobatwa ndizvo zvirwere zvinezvi. Saka tirikuti muzvirwere ngaunge zvidxokwe zvinodxokwa ndau dzakashata kuti kana muntu unoshanda nearwere unofana kunge akadxoka.

Kune mikuhlani yatinosangana nayo mukati umu inoda kuti titatiche mabhuku akawanda anoita kuti tizoziye kuti inorapwa ngenyi. Ngendaa yekuti imweni yachona inoda kubairwa mitombo dzakawanda mumwiri mwedu . Atingazvizii kana tisina kutaticha mabhuku kana kuziiswa ngenadhokodheya akataticha mabhuku.

Tinondoneseke mahala ngendaa yekuti toone pari mutombo kana kuti ngendaa yezvimweni zvirwere zveitekeshera muntaraunda medu. Chinosaka zvimweni zvirwere zvitekshere muntaraunda medu indava yekuti atigezi maoko tashandisa zvimbuzi kana kuti atigezi tisati tarya.

Ntu weshe pashi rose unosise kuve nemukana wakanaka wakafanana neumweni wekurapwa ngenda yekuti vamweni vantu avana mare asi vane matambudziko akawanda zvingaitwe ekudini dai kuchipatara kwairapiwa mahara zvirozvo zvaizobanakira munhu weshe.

...nderwi kuti muntu aende kuchibhedhlera otadze kuone dhakodheya kana kurapiwa ngendaa yekuti watame mare inokwana pane zvinodiwa. Dai zvaibvira vantu vairapiwe vasina mare ngendaa yekuti muntu unenge atoonekwa kuti haana pekuiona mare ineyii asi unodawo kubatsirwa.

Muntu weshe wakasiswe wagume panoitwe zvemutombo kuitire kuti vane mari nevasine mari vadasangane ngendaa yekuti mvura inofana kuti imwiwe yakasamburuka ine mutombo yakabva yaonekwa kuti mvura iyi inoshanda mundani yemumhu musina kumushandisa.

Kweshe kweshe vantu veshe vanosise kuti vaende kooningirwa kuzvibhedhlera. Muntu ukazwe mundani mwako moorwadza, mushana wako woorwadza kana muchibereko mwako mweirwadza, unosise kuoningirwa kuti uonekwe kutu harisi gomarara ere riripo. Ngekuti gomarara rimweni rinorapika richiri doko.

Muntu weshe unosisa kuti aende kuchibhehlera aonekwe kana eirwara. Hakuna muntu unofana kuningirirwa pashi, zvisinei nekuti wakadini, wakabve pari uye unogara pari. Ngekuti muntu weshe akabatikirwa panyika panaapa, naMarure unodakara ngendaa yekuti muntu unenge aendeswa kuchipatara.

Veshe pasi reshe zvisinei nekuti une mare yakadini uye unogare pakadini unofana kundoite mukana wakafanana neumweni wekuende kuchibhedhlera ngendaa yekuti azvizi kunaka kuti muntu agare asina mutombo waanopuwa kana chiremba unopota eimbomuona ngekuti nyika yashata munhu wese unode kuonekwa.

....vese vanosise kuone ndau yakawanda yekuti vaoneke kuchibhehlera, vasvike kuzvvibhehlera vabatsirike, vadetsereke matenda akawanda anotekeshera ona awawo. Hazvina kunaka kuti muntu agare kumuzi kwake maringe nekushaiwa kwake. Hazvina basa nekuti unemare yakawanda sei kana kuti shomane yakadini kuti uende kuchibhehlera. Muntu wese akasise kuti aonekwe nemadhogodheya, aponeswe.

Mundu weshe wakasisira kuenda kuchibhedhlera, azvitenderwi kuti mundu agare aripamuzi eirwara, kunyangwe anemarishomani yakadini, mundu weshe unofanira kuti abatsirwe nemabandiko anobetsera maringe nekuendesa wanhu kuzvibhedhlera ngekuti wanhu awafani kufa kunyika yewanhu.

Kweshe kweshe pasi peshe vantu vanotarisirwa kuona mukana wakafanana wekuenda kopuhwa mutombo kuzvibhehlera hakunazve muntu unofanira kusara kubanze nekuti haana mare zvakakosha zvirozvo kuti muntu weshe aonekwe semuntu akakosha ungava nemare ungaa asina mare.

Vantu vanofana kuite kuti mapandiko anodetsera antu pashi rese, aningire vantu vanonyanye kutambudzika, kuitire kuti vantu vakadaro vaitewo mukana wekuenda kuzvibhedhlera. Vaonekwewo nemadhokodheya uye vapuwewo mutombo unovasisire kuti vapone kana varwara zviya.

Mweshe mweshe mumabuya mwona umwomwo vanthu vanopera kufa ngendaa yekuti vamweni avana mare yekuende kuzvibhedhlera saka zvinofana kuitika ngezvekuti kune amweni mapandiko ariyo akaita sana UNICEF nemamwenio anofanira kudetsera vanthu vasina mare mumakanyimwo kuti ngavaoneo mukana wekuende kuzvibhedhlere.

Muntu weshe pasi reshe unofana kuwana mukana wekuone nyaya dzemutombo ngendaa yekuti tikasiya amweni antu taiti antu awa avana mare yekuenda kuchibhedhleya saka avafani kudzidziswa nyaya dzemutombo uye ngezveutsanana vantu ava vanopera kufa mweshe mweshe ngendaa yekuti panenge pasina anodetsera .

Munhu wese akasisa kuenda joona dhokodheya Kana muntu weshe aenda koona dhokodheya aonekwe zviri munyama dzake zvinorwadza azvinei nekuti muntu unibara yakadini kana kuti mare shomani zveshe izvi zvinofanira kuti vantu vanofanira kubatsirana veidetserana uya anotambudzika eidetsera neanowana.

Kweshe kunohambiwa ngevantu, kunogare vantu kunofanira kunge kune zvibhedhlera, muntu weshe akasisirwa kuti aende pachibhedhlera aponeswe kana arwara azvizi kunaka kuti vantu vanofa vari mumabuya umwo mumakanyi mwavo vasingazii kuti vanopona ngei.

Mweshe mweshe munofana kuti muntu weshe unofanira kuti aite mukana wakafanana neumweni wekuende kuzvibhedhlera, nekuti ndakaona amweni antu eifa mumakanyimo ngekutame muntu unovape mari yekuende kuchibhedhlera. Asi zvazvinoda kuita ngezvekuti mapandiko ayani akaita saana Yunisefi adetserevo amweni anotambudzika mumakanyi umo.

Muntu weshe kweshe kweshe unofana kuite mukana waka fanana ne umweni kuende pa chibhedhleya akunazve muntu unofana kuzii uyu ngekuti waguma nguva yakati acha fani kurapwa tiri kuti muntu weshe ngaa rapwe ngekuti tikasa rapisa muntu weshe tinenge taita sekuti ta ningira amweni antu pashi.

Muntu veshe unosise kuvana mukana vakafanana neumweni veshe panyaya dzezveutano. ngendaa yekuti hausi vega une mare unofanire kuona hutano hwakanaka. Muntu veshe murombo neune mare ngave nezvakafanana zvekusangana nazvo. Mitombo dzeshe dzinopuva antu ngadzipuve antu.

Muntu weshe unosise kuti arapiwe aone mukana wekuende kuchibhedhlera zvisinei nezera ana adodori anofana kukura eiende kuchibhedhlera amweni Aafani kubarirwe mumizi zvakafanane neantu akuru adarike makore ano makumi mashanu vanofanike kuendeswe kuzvibhedhlera veionekwa veigara veionekwa kuti zviite zvakanaka pasi reshe.

Kusarura ganda kana muntu usarubate umweni ngekuseri kweruoko . Ngendaa yekuti muntu weshe wakafanirwe kuti awane mutombo zvisinei nezera rake angaa makehla madhara akakura kare ayani neamweni ana adoko ariko mazuwa anaya muntu weshe wakasisa kuti aponeswe ngemutombo dzakatekeshera.

Muntu weshe unofana kuite mukana wekuve neutano hwakanaka. Izvi zveshe zvinoite kuti muntu akure akalemuka uye akahlamburuka asina zvirwere zvinomuterera, Ngendaa yekuti umweni akatame kubatikirwa ngendaa dzezveutano unozofa asati agume zera rake rekufa.

Akuna munthu anosise kusarudzwa kuti uyu aana kukodzera kuti aende kooningirwa ndidhokodheya kana kuenda kuchibhedhleya ,munthu weshe wakafanire kuti asangane nemutombo, arapwe zvinodakadza uye zvinomugutsa uye zvisineyi nekuti une mare yakawanda sei, vamweni avana mare kwete ngekuti avadi, asi kuti ngekutiwo vakabarirwawo pasina mare.

Muntu weshe wakasikwe ndimarure wakasise kuwe nenguwa yakanaka yekuende kuchibhedhlera ngendaa yekuti mitombo dzinofana kupiwa muntu wese zvisinei nezera raari, ungaa mwana mudoko, ungaa muntu mukuru, ungaa wati ibvei zera ari pakati nepakati, muntu weshe unofane kuti apiwe mutombo, adetserwe kuchibhedhlera.

Muntu weshe pasi reshe unofana kuona mukana wekuenda kuzvibhendlera. Unofana kuti awanewo utano hwake hwakamukodzera. Nekuti utano ndiwo simba, muntu akashaya utano akagara iri ndonda hazviiti zvakanaka. Saka mwana weshe, muntu mukuru weshe ngaasise kuti aende kuchibhedhlera aone hutano hwakamukodzera.

Vantu veshe vanotwaya mumakanyimu, vanorumbe bani vanaya avafani kundorekerwa veindorumbe bani veinzerereka mweshe, ngekuti ndakaona umweni munhu unotwaya ,paakanonge dombo, akafure mwana wechikora akazomukire kuchibhedhlera .Saka vantu ava ngavatorwe vagare pandau imwe ,pavanenge veidetserwa.

Ndxondo dzemuntu dzinogone kunesa kugadzirika zvikurusei muntu kana aakurumbe bani zviya ngendaa yekuti muntu peshe peshe paari ndxondo dzake dzinosise kuonekwa ngemadhokodheya uye muchini dzinofana kuongorora dzione kuti chiini chirikunesa pamuntu.

Veshe vanotwaya nevanorumbe bani mumantaraunda eshe avafani kundosiiwa veindonzerereka peshe paanoda kuguma vondokonzerese nyonga nyonga, vantu vakadai vanofanira kutorwa voendeswe kumbatso dzinogara vantu vanopenga, vagare kona iyoyo vanenge veidetserwa ngemadhokodheya zvinoite kuti vadzokere pandau.

Vantu vanorumbe bani vayani kana kuti vanotwaya mumaraini mweshe umwu vanofanire kufunge vari vantu vanoonekwa sevantu avafani kuningirirwe oashi vanofanire kutirwa uko kwavanondogara nevantu vakangwara ngwara zvinoite kuti vantu.

Ndosaka teiti kuende kuchibhedhlera hakuna kushata asi kunozoshata kwatamike mitombo wozoona kuti kuende kwasekuru anoziye mutombo kurinane saka teiti zvibhedhlera zvacho ngazvivhurwe asi kudai nyika yedu yaiti zvibhedhlera ngazvishande pasina mare yaunobhadhara wozonyanya kubhadhara kana zvashatisa.

...kwezvibhehlera ndookubudirira kwenyika yedu ngendaa yekuti nyika isina zvibhehlera yakafa, vantu vanopera kufa vasati vatombosvika makore akawanda. Vamweni vantu vaide kuita vana chiremba munyika mwedu vanofa vasati vatoshanda basa racho. Saka teiti zvibhehlera ngazvibeurwe zvakawanda.

Zvaka beurwa pa dhuze nepa dhuze akuna zve muntu wounozoona aka gara pa banze aka miririra umweni kuti apere kuonekwa ndi chiremba ngenda yekuti mumweni akaenda pane chimwe chibhedhleya umweni unoenda pane chimweni saka apana muntu unozombo mirira umweni pa chibhedhleya.

Mweshe mweshe mwakapiwe zvibhedhlera, munofanira kuva mune njira dzinogumepo dzinohambika chakanaka, uyewo zvibhedhlera zvinofana kuvhurwa kudhuze nekunogare antu ,ngekuti azvidetseri kuti zvibhedhlera zvindoende mumadhorobha mwega-mwega, musina vantu vanogumeyo Vamweni vari kufa mumabuya umu, vasine kwekuenda ndikwo.

Zvibhedhlera ngazvibeurwe zvakawanda. Ngokuti zvikabeurwa zvishoma zvibhehlera zvinoite kuti muntu amirire kurapwa aguma pachibhehlera zviya. Izvi zveshe izvi zvakakosha zvinoite kuti vantu vagare vakarapwa veshe. Ndakaona umweni muntu wakafa akamirire kuti amweni apedze kurapwa ozorapwawo.

Ndau dzinorapa vantu dzinofanira kubeurwa mumakanyi umwo, uyewo zvibhehlera zvacho zvinofanira kuuya mudhuze nemunogare antu, ngendaa yekuti mumabuya umwo vasina mare vakawanda ,saka vanozotosvike pakufa vasina kurapwa ngendaa yekuti vakorere kusvika pachibhehlera ngenguwa, umweni unonga arumwa ngenyoka unoneseka kuti oguma sei.

Zvibhedhlera zvinosise kubeurwa kana zvabeurwa zvinofanira kubeurirwe mudhuze nemumiganga munogara antu. Ngendaa yekuti zvikaende kuretu zvibhedhlera uchati varwara vode kutswake mari yechibhedhlera vapedza votsvakahe mari yekuhambisa kuti ubve paunogara kusvika pane chibhedhlera. Zvichaita kuti vamweni vantu vafire mumamhatso mwavo vasina kuokuponeswa.

Tirikuti isusu pazvibhedhlera panofanekuite vashandi vakawanda vanodetsere vantu ngokuti vamweni vantu vanoite chirwere chinoputika muntaraunda chirwerecho chinenge cheide kuoneka muntu watoguma nguwa yachoyoiyoyo hachidi kuti muntu ambomire pamutsetse wozopinda umweni apedze kurapwa, ngendaa yekuti zvimweni zvinouraya muntu ari pamutsetse, saka vantu vanoshanda muchibhedhlera ngavawande.

Zveutano zveshee zvinosisa kufundiswa muzvikora ngendaa yokuti mwana akakura eiziya unokura eiziya kuti chirwere chakati chino chakashata kana chakashata chinodziirirwa sei otoziya kuti nyaya dzepa bonde adzingoitwi muntu wakati bururu.

...mutombo zvinofana kufundiswa vanhu kubva pavanoende kuchikoro. Achiri mwana mudoko unofana kufunda ngezvemutombo, kuti uyu mutombo unorape chakati. Zveidaro mitombo idzi dzinofane kufundiswa mumakanyi umu. Vana vanofana kushandisa mitombo dzechibhoyi. Veiona zvinovadetsera kana vakasangane nenjodzi zvakadai ngekurumwa ngenuoka

Vantu veshe mumakanyi mweshe mumabuya imwomwo vanofana kuziviswa maererano nezvirwere zviri kutekeshera mazuva ano mazuva ose. Ngendaa yekuti muntu unofana kugara ane mazuye eiziye chirwere chakapedza vantu nechirikupedza vantu ngechakati. Saka chinodzirirwa sei, uye tinochiita sei kuti chisatekeshere.

Vantu ngavahambe mumabuya mweshe veibhuirwa maringe ngezvezvirwere zveshe. Zvirwere zveshe zvinouraya vantu kupedza vantu saka kuti vantu vasapera ngechakapedza mbudzi vanofana kuyaiya vantu vanoziya ngezvemutombo kusvikira vantu vese vapona muntaraunda.

Meshe meshe mumabuya mungava mungashandiwa, muzvitoro nemumweni mumapandiko nemumweni mumakambani vantu vanofanira kudetserwa vechibhuyirwa zvirwere zvirikuuringidza mazuva ano nezvirwere zvirikunetsa mazuva ano zveshe kuti zvingadzivirirwa sei uye zvingaitwa sei kuti zvipere.

Mweshe-mweshe muzvitoro nemunosangana antu, mumabhora umo mweshe mumabuya mweshe, vantu vanofana kutaticha maringe nezveutano, ngendaa yekuti vantu vanofane kudzidziswa. Vantu vanoite ngezveutano vanofane kuhamba mweshe veichidzidzisa vantu ngezvirwere zvirikutekeshera mazuwa achona ona awawo.

Zvibhedhleya nendau dzeshe dzinobrapirwe anthu, indau dzakabaa dzakatikoshera maningi ngekuti ndau idzona idzodzo dzikatamika vanthu vanopera kufa mumakanyi umu ngezvirwere zvapedze vanthu zvakaite sebesha mupengo, nezvimweni zvakaita semukondombera, vantu vanotora mapilizi veirapiwa.

Chinodiwa chakakosha munyika muno kuti zvibhehlera zvibeurwe zvakawanda ,ngendaa yekuti zvikabeurwa zvakawanda nyaya yekuti vanthu vanofa vasati vasvika pachibhehleya aizoiti ngendaa yekuti nguwa yekuhamba inidzikisirwa ngekuti munthu unenge akuhamba padhuze nechibhehlera chake.

Kufa kusina kuuya munoti kune muntu waidai eyiende kuchibhedhlera here, ngekuti kufa ngekurwadziwa kuriko, muntu unombazwa kuti chibhedhlera chakakosha. Saka tiri kuti isusu zvibhedhlera ngazvivakwe zvakawanda, vantu vanofa munyika medu vaite vashoma ngendaa yekuti vanenge veyiningirwa.

Xhinongodiwa ndechekuti Zvibhedhlera zvacho zvabeurwa mare yacho yekuendeswa pachibhedhlera aisati yakanyanya kukwira nekuti mare aibvi mumashakanipi avasi vanhu veshe vanoshanda vanokwanisa kubhadhara mare dzakawanda pazvibhedhlera muntu weshe unofana kunge eiona mukana wekundorapiwa ndidhokodheya.

Ndau dzeshe dzinotengeserwa mutombo nedzinorapirwa antu ngadzinge dziri padhuze nepanogara antu acho ngendaa yekuti umweni muntu unoone mare yekoorapiwa asi mare yekukwire movha haana otoshaya kuti odiyi otoshaya pekutangira ozosvika pakufa aripamuzi.

Mutombo yese yaka hluzwa ino fanira kunga irimwo mu zvibhedhlera ngekuti mutombo yaka hluzika yaka siyana ne mutombo iyani isina ku hluza ngekuti isina ku hluzwa yakando fanana ne makwande embuti aunongo svika wotanga kuto wundura kana kuti nzinde dzaunozi auto zii kuti ndicha tora waka wanda sei nechi pimo awu chiziyi.

Kweshe kweshe kunorapirwa antu kunofanire kunge kune michini dzakanaka uyewo kunorapirwa antu kwona iyoyo kunofanire kunge kwakahlamburuka zvekuti auzotami unomubetsera madhokodheya anofana kunge akawanda zvekuwanda kwemene.

Zvibhedhlera zveshe nendau dzinorapirwe vanthu zvinofanira kunge zvakazara madhokodheya kuitira vanthu vasangoungana vasati varapwa ngandaa yekuti umweni munthu unouye koowata ozotoguma atofa ngechirwere chinouraya ngekuti wanonoke kudetserwa saka vanoshanda ngavawande muzvibhedhlera.

Zvimweni zvacho tinodziuraya tega mumantaraunda ngendaa yekuti kusaziya ndokunotitambudza. Tirikuti zvibhedhlera ngazvibeurwe muntu weshe unogara muntaraunda unofana kuziye kuti muntaraunda mwake zvibhedhlera zvabeurwa ere. Kuitire kuti agare eiende kuchibhedhlera eindooneka nyama dzake kuti dzakamira chakanaka ere.

Zvibhedhlera zveshe zvirimo mundau umu zvakanyanaka asi kuti zvishomani ngendaa yekuti zvibhedhlera zvikawanda vantu avazomirirani veyida kupinda pazvibhedhlera kuti vadetserwe umweni unofira panjira asati agume pazvibhedhlera ngekuti unenge akandomirira vamweni vari kurapwa.

Zvibhedhlera zveshe zvinofana kuita vantu vanoshandemwo vakafundire basa repadera , vantu avafaniri kundoite vantu vanondorape vandunjee. Muntu weshe unofana kunge eionekwa nachiremba unofane kubvepo ukaziye kuti dambudziko rangu ngereyu uye ndingadini kuti ndipone.

Zvibhehlera nendau dzinorapireq anhu ngazvibeurwe zvakawanda uyewomapandiko ayaani akaita saana UNICEF nezvimweni anobetsera anhu asina chiro ngaadetserewo zvibhehlera zvese kuti aone zvibhuko zvinobhukwa neashandi vepo

Zvainyanya kunesa karetu ngekuti chibhehlera chainge chimwe ntaraunda yeshe. Mazuva anaya vantu varikukurudzirwa kuti ngavabeure zvibhedhleya kweshe-kweshe. Izvi zvinoite kuti vantu vasazoite mudungwe varipachibhehlera vakamirire kuti umweni arapwe, ngendaa yekuti zvinenge zvakawanda.

Vantu vanoshanda pazvibhehlera vanosise kuoneka peshe pavakamira kuti ndevezvibhehlera. Zvinoonekwa ngendaa zvinoonekwa ngendaa yezvithambikisi zvekuchena zvavanenge vakapfeka. izvi zvinoitakuti tisiyanise muntu unondohambawo mumaraini nemuntu unoshande pachibhedhlera.

Ndau dzeshe dzinogara antu dzakasise kuti dzivhurwe zvibhedhlera zvakawanda. Izvi zvinoite kuti zvibhedhlera izvi zvidetsere antu akawanda ngekuti vamweni vantu vanofa vasati vagume kuchibhedhlerakwo ngekuti vanotame mare yekukwire movha asi kana peihambika netsoka muntu unotoguma asina mare yaadusa.

Zvibhedhlera ngazviakwe ndau dzeshe. Izvi zvinoite kuti vantu vakure vakanaka mumakanyi umu, vasina zvirwere zvakawanda ngendaa yekuti vantu vamweni vanohamba veirwara ngendaa yekuti hakuna chibhedhlera chiripo chekuti vapote veimboningirwa kuti mwakadini mundani mwawo, wakadini mushana wawo akadini makumbo awo.

Zvibhedhlera ngazvibeurwe mweshe mweshe muntaraunda mweshe mwakatikomberedza ngendaa yekuti azvizi kunaka kuti vantu vagare veirwara mumabuya mwona umwomwo vasine kwekuende koponera. Ana sekuru aimbotidetsera karetu ngemitombo yechibhoyi vakapere kufa, kwasare kuti atina pekuenda kana tarwara. Zvibhedhlera kana kusina tinotofire mumamizi.

Tirikuti mweshe mweshe muntaraunda mweshoe munogare antu munofana kundoite imwe ndau inosise zvibhedhlera ngekuti zvibhedhlera zvikashaikwa kune amweni matenda asingadi muntu kuti aziye kuti wakaroiwa ere kana kuti wakadini ngekuti uroyi hunowanda mumakanyi umo ngenyaya yekuti tinenge tisingaziii kuti zviii zvirikurwadza mwana ,umweni unenge akatorwadziwa ngechiro chekuti akatoende pachibhedhlera chinoite zvirinani unotoonekwa

Ndau dzinorapirwa antu dzinofana dzakati mboryo dzakahlamburuka. Adzifani kuva zvibingamupini kuti muntu asvike pachibhehlera ngenda yekuti ukazviningira kumweni akutorina movha dzinotakura antu anorwara kuguma pachibhehlera. Unode kuti andotsvake mare peshe kuti azoende pachibhehlera asi kudai mota dzakati Dara Dara zvingadai zvisinganesi.

Zvibhehlera nendau dzimweni dzinoendeswa vantu vatsanziswa nekurwadziwa maningi zvinofana kubeurwa ndau dzeshe ngekuti muntu aafani kushaya paanodetsereka zvikurusei asangana nehosha dzinonesa mundau mwedumwo saka teiti vantu vanofana kunge vanepekupotera muhupenyu.

Kunotengeswe mutombo ngendau dzeshe dzinorapirwa antu nedzeshe dzekuti vantu vanobarira dzinofana kunga dzirimwo kudhuze nevantu uye dzinofana kunge dzinemitombo yeshe dzozoitazve kuti dzinofanire kunge dzine peshe panofana kushandiswa panoate antu nepamweniwo pane muchini inoonekwa zvemukati mwemunhu.

Zvirwere zvakatekeshera, zvakakomberedza vantu vakawanda mumabuya umu. Saka zvazvinoda ngezvekuti tode kuzvingwarira, muntu weshe paari ngaaziye kuti pane chibhedhlera ere, pane chipatara ere, pane ere ndau dzinotengese mitombo kuitira tinode kutsvaka kuti zvinozombotikurira pari, ngendaa yekuti isusu tiri vakuriri.

Akhiti zviro zveshe zvinofanirwa kunge zvakangwarirwa kusanganisira zvirwere zvinotitambudza mundaraunda, zvinotitambudza ngendaa yekuti atiziyi atina zvakakwana zvakaita sezvibhedhlera nezvimweni zvinotibatsira zvakaita sendau dzinotengeserwa mutombo, tinofanira kungwarira zviro zvinoti tambudza zvakaita sezvirwere tinoda kuzvingwarira nekuwake zvibhedhlera nendau dzinotengese mutombo dzakawanda.

Ndau dzemunthu mukati mwake dzakakoshere pakuti adzindoonekwi nyore nyore asi ndaudzo ukaona dzarwara ndoo ndau dzakuti munthu unokona kufa asina kurapiwa saka mushini dzinowa muzvibhedhlera dzinoona kuti ndau dzemukati chiinyi chiri kunesa munthu.

Peshe peshe panogare anthu vanofanira kusana kuti peshe pavazwa panorwadza vaende kuzvibhedhlera umweni munthu ungadai muri mukati mwenyama dzake munorwadza aazii kuti igodo rangu ere rinorwadza kana kuti inhindi dzangu dzemukati dzinorwadza unoda kuti aningirwe kuchibhedhlera.

Ndau dzeshe dzemukati memuntu dzinogara dzakarwara hazvinei nekuti muntu wacho wakadini ngekuti munhu haimuchinipi ngendaa yeuti ukaone muntu ndiani dzake dzorwadza zvinozoite kuti kubanze kurwadziwe maningi zvakafanana ngekutemwa ngemusoro kana kutemwa ngemakumbo zvinenge zveindoratidza kuti mundani mwemuntu kana kuti mumapapu mwemuntu munorwara.

Vantu vanorwara ngezvirwere zvemukati mwenyama zvisingaoneki ngevantu avakoni kuziye kuti chavanonase kuzwa ngechiro sakei teiti muzvibhedhlera umo ngamutengwe michini dzinoita kuti vantu vaongororwe mukati mwenyama dzawo dzeshe vaonekwe kuti chiinyi chiri kunesa uye kana arimabhonzo akapesana oonekwa pamushini newe muridzi wezviro uneuchionawo.

Mitombo dzino rape zvirwere zve mukati mwe ndani dze antu kana zve mukati me mapapu kana zve mukati mwe moyo kana itsvo adzingo tangi dzapuwa muntu asati anyase ku ningirwa kuti ndidzo ere dzino rwara ngenda yekuti muntu ano fane kurapwa chaicho chaicho chino rwadza saka muchini idzi dzino fana kuona chirwere chaicho chaicho chiri mukati mwe ndani ye munhu.

Chandakaona ngechekuti gomarara rinobate vantukadzi muzvibereko mwona umwo, rawandisa pasi reshe. Zvinoite kuti tisimudze masoro edu kuti titambudzike kuti chiinyi chiri kuitika. Ngatiedze kuzama nepatinogona napo kuti chii chingaitwa kumadzimai kuti vasakodzerwa kubatwa negomarara iri.

Zvese zvemuntu zvemukati makanda nemushuna wemukati anonesa kuti muntu aone kuti apone anotoda michini dzekuzvibhedhlera kuti aonekwe kuti chini chiri kunetsa mundani memuntu kana mumwoyo wemuntu ngekuti zvinoda kurapwa zvakanaka ngekuti zvinoda muntu akazvifundira zvirozvo.

Vanofundiswa muma kanyi umu nemuzvikora kuti vanofana kuita sei vachengetedze nyama dzawo dzemukati ngenyaya yekuti nyama dzemukati ndidzo mishini dzinoshanda kuti muntu anoshanda zvakanaka idzodzo dzokaba shanda zvakanaka muntu anokura akachenjera akaba 0hlamburika akabati gwindiri asina....

Mitombo dzemundani mukati umwo dzakabaanakure kuti muntu aafani kungozvifungira ngekuti unomwe muchetura eiti unomwe mutombo saka zvinofane kuitika ngezvekuti muntu unofana kuende kuchibhehleya aongororwe kuti chiini chirikunesa.

...unozomboziye kuti chirikurwadze muntu chiini kana asina kuende kuna dhogodheya kuoningirwa pamuchini iri kuzvibhedhlera. Chinoitika ndechekuti muntu unondofunga kuti hendinorwadziwa apa panenge panorwadziwa ngechakati. Asi akazopinde pamuchini manje unooneka kuti chirikumukonzeresa kuti chirwadze kudai chiro chakadai nechakadai

Kurwara kunoitika mukati mwendani yemuntu akuonekwi kwega pasina muchini washandiswa. Kurwara kwona ikwokwo kunokonzera kurwara kwepabanze kana kumweni kukonzera kurwara kwemusoro. Wakanyanya kurwadza zvakanyanya zveikonzerwa ngekurwara kuri mukati. Saka tiri kuti muntu weshe weshe ngaaende kuchibhedhleya aongororwe kuti mukati mwake amuna panorwadza.

Dzeshe dzinotengeswa mitombo dzinofana kugara dzine magetsi akawanda ngendaa yekuti kune mishini dzirimo dzinochengeterwe mitombo dzinofana kunge dzeiramba dzeitondora kana kudziya zviri nani saka mitombo idzi dzikashaya magetsi nemishini dzakadai dzinovhunda dzotadza kushanda zvakahlamburuka.

Ndau dzeshe dzinogadzirwa mushonga nendau dzinoningirwa mutombo kuti yakahlamburuka here dzinofana kunge dzirimo muzvibhehleya kuitira kuti vantu vasashandise mutombo usiriwo kana mutombo usizi kuningirwa unenge watovhunda hauzonaki muntu haaponi.

Dai zvaibvira mitombo yechinyakare yakandoitawo segavakava yonaiyoyo yaitorwa yochengetwa yoiswe muzvigaba meinochengeterwa yoiswawo kuti iningirwe kunogara mishonga nemitombo dzemuzvibhedhlera muyani. Inodetsera mitombo yakadaro, itori nesimba kudarika mitombo dzirikugadzirwa mazuva anaya.

Ndau dzinogare mitombo ngedzinooneke arwere dzinofanire kunge dziri ndau dzakahlamburuka dzisina kana zvinonesa zvirimwo zvinofane kuningirwa kuti mitombo dzichiri kushanda ere ngendaa yekuti dzimweni mitombo ukadzisiya dzirimwona umwomwo weipisha dzinozotoite muchetura kubeni tee teide kuti munthu apone.

Ndawo dzeshe dzinochengetedza mitombo, nedzimweni dzino wongororwa mitombo kuti ichakanaka here, uye ichirikushanda zvakanaka here, zvinofanire kunge dziyi tondorera zvakanaka zvekuti dzimweni dzikasa tondorera ndawodzo mutombo unofunda wotoite mitsvetura uye haindi korapa vantu.

....dzeshe-dzeshe dzinochengeterwa mutombo dzinofana kunge dzine mudziira wakanaka. Dzinofana kunge dzine michini unoongorora kuti mutombo uyu uchashanda zvakanaka ere. Uye dzinofana kunge dzichitonhorera kuti mutombo dzimweni dzakanaka dzinofana kunge dzisingazoiti muchetura ngekuti dzichada kushanda.

Dzinogara mitombo pachibhedhlera dzinosisa kunge dzirindau dzakaningirwa dzakaongororwa . Ndau dzakahlamburuka dzinenge dzeitontorera zvakanaka kana kudziirira zvakanaka. Hadzifani kushata ngekuti dzinenge dzakanyorwa mitombo idzi dzinofana kugara mwakadini. Ngekuti mutombo ukasagara pandau yaunofana kugara unozoita muchetura usati washanda.

Mitombo muzvibhedhlera umu, nentau dzakasiya nedzimwe ntau dzinorapirwe vantu, nedzinovata vantu vanenge vanyanya kurwara zvakanyanyisa. Ntau idzi dzinofanire kunge dzeitonhorera zvakanaka dzakasiyana nedzimwe ntau ngendaa yekuti mitombo dzikagara panotonhorera dzinogara dzakanaka, dzakasiyana nedzinogare munopisha ngekuti dzinopedzisira dzavhunda, kana dzavhunda watove muchetura.

Zvinonaka kuti vantu vandopuwe mutombo dzavasikaziii kuti mitombo idzi dzinoshanda ere kana kuti adzishandi mutombo dzinofane kugare dziri munotontorera kuitire kuti dzisavhunda ngenyaya yemamiriro ekunze ngekuti dzikavhunda ere adzichaiti kuti vantu vadzishandise ngekuti paanodzishandisa achiti uri kutore mutombo unenge atotore muchetura.

Muzvibhedhlera vantu havafaniri kundogara varimunzvimbo dzekuti mitombo dzacho dzinondogara munorapirwe vantu. Ndau dzinogare mitombo ngadzivemo muzvibhedhlera, kuitira kuti ndau idzi mitombo dzavo dzigare dzakasimba, ngekuti dzikahluzika dzikasangana nezuva rakawanda dzinoshata.

Vana vadoodori vanofana kubatikirwa, havafani kusiya veingoite nzee-nzee mumizi. Ngekuti mwana aitobarwa unofana kuenda kuchibhedhlera. Unofane kugumeyo kairi kana katatu pamwedzi eindoongororwa kuti utano hwake hwakanaka. Ngekuti pamweni pacho unogara nemwana unorwara.

Mwana unosisa kuonekwa ndiana dhokodheya achiri mundani mwamai ake ngendaya yekuti mwana akazondoramba eirwara ari mundani kana pakazonesa, unonesa kuti obudisika sei. Asi munhu unoramba eienda kuzvibhehlera unosvike paaanonekwa ndichiremba kuti mwana uyu wakagara chakanaka kana kuti wakagara zvakashata

Ana adoko anosise kuende kuzvibhedhlera mwana azvifaniri kuti abarirwe mumuzi ngekuti pane zvirwere zvinovhakachira ana adoko zvinofane kugara zveiningirwa muana saka mwana ngaarambe eienda kuzvibhedhlera kusvika aane makore matatu kuende mberi.

Mwana unosise kuti aningirwe achiri mundani mwamai ake kuti wakagare zvakanaka ere eipuwe mitombo dzinoenderana naye achiri mundani mwamai ake mwona imwomwo. Zvinoite kuti mwana uyu akure akangwara uye akagwinya. Eizobarwazve unofana kuti abarirwe kuchibhedhlera , tisabarire mumambatso ngekuti uyu unoda kuningirwa kuti wakakwana ere zviro zvese zviri paari zvakanaka ere.

Azvizi kunaka kuti muntu abarire mumbatso. Kana akabarire mumbatso unozotambudzika ngenda yekuti aaziyi chinorware mwana. Asi kana akabarirwa kuchibhehlera unopota eienda nemwana kuchibhehlera zuwa ngezuwa rakasikwa ndiMwari, mwedzi nemwedzi wakauya kuitira kuti aonekwe mwana eipuwa mutombo dzindetsera mukukura kwake.

Vanhu vasizi kubarirwa mumizi vanofanirwa kuti vaende kuzvibhedhlera kana vaane mimba kutira kuti mimba dzacho dzipote dziongororwe dzionekwa kuti mwana uri mundani wakagara zvakanaka here, kusvika mwana abarwa unofanire kuti abarwa arambe eienda kuzvibhedhlera eionekwa chiki ngevhiki zvakasikwa ndimusiki.

Isusu akuna mhatso inoakwa pasina nhiyo dzakati nteyo dzemuntu achiri mundani mwemuntu asati agadzirwa achiri kururwa ndimarure, ari mundani mwemuntu, saka muntu wakadai, unofanira kugara echienda kuchibhedhlera mai acho achindiningirwa, kuoneka kuti mwana uyu wakakwana, zvozoita kuti abarwa zviya unofanira kuramba eichienda kuchibhedhlera kusvika abve zera,

Zveshe zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvakanaka kuti zvinge zvirimo zvakawanda kudarika vantu vanouya kuzorapwa ngendaya yekuti chese chashandiswa pane umweni achichafani kushandisirwa pane umweni muntu zvinozoitika hazvo ngendaya yekutama ngekuti nyika yedu yakadzakira maningi panyaya dzekubudirira kudai.

Madhokodheya anofana kunge vari vantu vanogara veitaticha. Vanofana kuziya zvirwere zviri kutekeshera nezvirwere zvirikubva kunyika dzakasiyana -siyana vochenjedza vantu vavo vavanogara navo kuti vaite chino nechocho kuti vasabatirwa ngezvirwere zvirikuuya.

Ndiyani wakamboona ndau isina mishini yeidiwa kurapiwa ngeantu akawanda. Vantu vanoda kurapa vacho nevantu vanoda kurapwa pona apapo vanodakarira ndau yacho kuti michini yacho inombaadakadza kushanda nayo uyewo unonase kuone zviro zvako zviri mumwiri mwako zvakati mboryo.

Michini dzese dzinodiwa pakuongorora mitezo yemunhu dzinofanire kunge dziripo ,muntu unofanire kuongororwa kubve kuhloko kusvike agume kuchikunwe chemutsoka eionekwa kuti apana chakakanganisika ere mundau yemwiri yake kuti zvadaro vanhu vanosise kuziya pavakamira kuti vaone kudetsereka.

Chandinondodakarira panyika panapa ngechekuti nyika yedu yakuite yeinanavira kune dzimweni nyika. Inoite kuti unoone kuti muntu unofana kuti adini kuti arapwe zvakanaka. Ngenda yekuti muchini muzhinji yaamwo muzvibhedhlera, vantu vakutodzionawo, unotoone godo rako kana rakavhunika unotoona kuti rakaguka pona apa.

Akuna zvakanaka kudai ngekuti muchini unenge uri pa chi bhedhlera basa re mukoti kana basa ra dhokodheya rinoba rakanaka kuti mboryo zvasina nekuti muntu unode kuongorora muntu ngeku bata soro rake kana kubate nyara oone kuti muntu uno tondora kana kudziya zvakadini.

Michini dzeshe dzinoshandiswa kuzvibhehlera ngadzigare dzakaningirwa. Ngapaningirwe ndiana makanika vanoningire michini dzona idzodzo kuti dzishande zvakanaka ngokuti muchini ukamvera usingachashandi zvakanaka hazvichaitu

Izwa vakazwa rakashata muntu kana eizwa nyama dzake dzeirwadza haadi kundofungidzira kuti chinondirwadza chinenge chakadai. Vamweni vakapumhana uroi vakati zvifura zvavafura asi pamweni pacho nyama dzedu ndodzinenge dzakatokanganisika mukati. Saka pamutombo dziyani dzinopuva vantu vantu vanopuva mutombo usivo ngendaa yekuti zvibhedhlera zvinenge zvisina michini inoona.

Zveshe zvinoshandiswa muzvibhedhlera ngazvinhe zviripo pachena zveiionekwa kana mare yeinesa mapandiko amweni anobetsera ngaabetsere zvibhedhlera kutenga michini dzakadai ngokuti michini idzi dzikawanikwa zviro zvinohamba zvakanaka muzvibhedhlera akuna unozochema ngeumweni.

Mwoyo wemunhu ndiani ungauziya, ropa remuntu ndiyani ungariziya, mumakodo emunhu ndiyani ungamuziya. Asi pane michini dzakagadzirwa ngevanhu vakangwara. Mishini dzona idzodzo dzinoningira kuti muntu uone kuti chiini chakashata nundani mwemuntu kana mumakodo emunhu, Zvobatsire kuti muntu arapiwe chiro chaicho chaicho chinorwadza.

.....harina kunaka kundobate musoro wemunhu wofunge kuti muntu uyu unorwara ngechakati. kubate muiri wemuntu wozwe kupisha wototi ah muntu uyu unenge une mukuhlani. Hazvina kunaka zvirozvo, zvinofane kuitwa ngezvekuti michini yese inoongorore mundani mwemunhu nemukati memunhu nemumapapu memunhu inofana kuti itengwe, kana watengwa muntu oongorora ochionekwa kuti unorwara chirwere chakati.

Zveshe zveshe zvinongodiwa kuti zvekushandisa zvivepo apana paungazoziva kuti uyu nyama dzake dzinopisha zvakadini usina kutsvake chiyani chinoiswa mugwapa kuti unopisha zvakadini zvinoitira kuti yapadhuze nekufa ere kana kuti achiri pakanaka.

Michini dzese dzekuchibhedhlera dzinofane kugara dzichiningirwa ngana makanika. Ngendaa yekuti vantu ava vakasaningira michini idzi, muntu unoita sekuti wapiwa mushonga wotadza kushanda mushonga uyani aubayirwe ngemuchini, ngendaa yekuti ndakaona kuti panochekwa ndani dzeantu, peibudiswe ana, michini idzi dzinoshanda yaamho.

Zvimushini zveshe zvinofana kuonekwa zvirimo muzvibhedhlera dai zvaioneka muzvibhedhlera zvese izvi zvinoita kuti mwana Arapwe zvakanaka nemuntu uya unochekwa achekwe achishandiswa zvakanaka ngenda yekuti zvinocheka muntu zvoda zvitsva.

Zvibhedhlera zviri kubeurwa mazuwa anaya zvinoratidza kuti nyika yedu irikusimukira. Ngendaa yekuti chibhedhlera achifaniri kungoita chibhedhleya chisina dhokodheya nepekuata kwemunhu . Panofanirwa kuite dzimweni michini dzinoshanda nemadhokodheya, dzakafanana nedzimwe michini dziya dzokuti kana mvura yopera mumwiri mwemuntu inowedzera uyewo dzinofana kuwedzera ropa mumwiri mwemuntu nedzinowedzera mututu mumwiri mwemuntu.

Zviro kana zvikatengwa zviya muzvibhedhlera. Mishini dzinoshanda dzinodongorere mukati mwendani yemunhu kana mukati mwemishana yemunhu kana mukati mwegodo remunhu. Zvinoite kuti muntu weshe aone zvakashata mumundani mwake kana kuti pari pangadai peirwadza Unondoona zvobva zvaite nyore woziye chiri kumutambudza.

Kweshe kune michini dzinoshande muzvibhedhleya, kunofane kunga kuna dhokodheya unoziya uriyo, unozwisisa mishini uyu. Madhokodheya anofana kufundiswa pamwe nevanhu vanogadzire mishini, kuti vaziye kuti mishini uyu unoshanda zvakadini, uye unofane kugara weiningirwa ndiana makhanike kuti usashata.

Muzvibhehlera mwona imwomwo mune dzimweni michini dzirimwo dzinofanira kunge dzeishanda ngekuti pane amweni anouya kuzvibhehlera atohahairwa apadhuze nekude kufa atorongorera rufu Saka zvinodiwa kuita mvura inenge yapera mumuviri mwawo panofanirwa kunge pane michini inowedzere mvura neimweni inowedzere ngazi neimweni inowedzere mututu .

Chibhehleya chisina michini yekushandisa chakafanana na nasekuru vanondorape vantu vari pamuzi pawo. Sakei tichiti ngazvisiyane kuti ndapinde muchibhehlera hazvifani kufanana nekuti ndaenda kwasekuru kopiwe magomboti ngendaa yekuti kuchibhehlera kunofana kuti ndinofana kuone michini dzeshe dzinoshanda ngemagetsi.

Zvishandisa zveshe zvinofanira kunge zvakaunganidzwa muchibhedhlera. Hatifani kotsvake kokwerete zvimweni zviro zvekushandisa, ngendaa yekuti nguwa panouye murwere wakasiyana-siyana, une muchini dzaanoshanda nadzo, kuitire kuti zvirapike zvakanaka vantu vapone pasina nguwa yakareba.

Zvimuchini zveshe zvinoshanda kuchibhedhlera zvinofana kuti zvitengwe, kana nyika isina mari, madhokodheya asina mari zvibhedhlera zvisiyo tinode kuti vantu vatsvake vantu vanodetsera vanotenge mitombo nedzimweni michini dzinoshande kuzvibhedhlera.

...tenderwi kungoningira varwere vauya ngemaoko pamweni kuningira nemadziso kuti madziso ake haakatsvuka pamwe unozwe madziso. Zvinode kuningira ngemichini kuti uone kuti chiini chatsvukise madziso. Izvi zvinodetsere kuti unoone dambudziko chairo-chairo riripamuntu, pasine kufungidzira.

Azvizi kunaka kuti muntu agare aine michini yakafa pazvibhedhleya . Pazvibhedhleya panosisa kutsvakwa vantu vanonasira michini iyane inenge yafa ngendaa yekuti ikafa aizokombodzi muntu zvaanozwa chaizvo chaizvo .Zvikurusei iya iya inoningira vana muzvibhedhlera inofana kunge yairatidza uremu hwamwana ari mundane uye kuti mwanai.

Ndau dzeshe muzvibhedhlera zveshe vantu vanofana kunge varipa mushini kuti vaonekwe zvinoshanda sei mukati mawo mapapunawo akamira sei cheee chinoda kuonekwa mukati muntu ngashandise muchini kwete kuona kuti haaa tsvina yemuntu uyu yakaita mvura Saka unoznwa manyoka akadai haha vantu ngavashandise michini.

Michini yeshe inofana kuti itengwe pachibhedhlera ngendaa yekuti chibhedhlera chikashaya michini hachisi chibhedhlera chakanaka ichi. Ngendaa yekuti vantu veshe vanouya vanozorapwe zvisizvo ngekuti vanenge vaningirwa zvisizvo. Saka zvibhedhlera zveshe ngazvive nemuchini.

Michini dzeshe dzinoshanda neantu muzvibhedhlera dzinofana kunge dziri muchini dzakaningirwa nguwa ngenguwa ndiana makanika ngendaa yekuti muchini idzi dzikashata dzinobudisa zvisizvo zviri mumuntu zvoite kuti muntu arapiwe zvisizvo zvaaifanira kunge eirapiwa ndidhokodheya.

Azvina kunaka kuti muntu arapiwe asingazivi kuti chinomurwadza chiini, ngendaa yekuti umweni unotemwe ngemusoro asi musoro arisiro dambudziko. Dambudziko anodekunge arimatumbu kana ropa risi kuhambe zvisizikuhlamburuka mumuwiri memuntu. Saka mushini unoite basa rekuongorora manje kuti chiini chikundirwadzise muntu soro.

Mitombo dzeshe dzakanaka ende dzinofane kupuwa kunemuntu unenge anasa kuonekwa kuti chirwere chake ngeche kudai nekudai, ngendaa yekuti pasina kuzikanwa, muntu haapiwi mutombo chaiwo chaiwo waanofane kupuwa. Zvinondoitika bedzi kana muzvibhedhlera umu mune michini inoshanda zvakanaka.

...dzeshe dzinodiwa pakuona zvirwere dzinofane kunge dzirimwo muzvibhedhlera. Izvi zvinoite kuti zviro zvese zvihambe zvakanaka. Nekuti mazuva aya edzihwamupengo aya, muntu waibaaoneka kuti unaro here dzihwamupengo kana kuti hauna, pachishandiswe chimuchini. Asi kudai paapasina chimichini waindoti newazwe besha weshe wotofunge kuti une chirwerecho

Zveshe zvimichini zvemuzvibhedhlera zvinofanira kugara zvakaningirwa ngekuti zvinofana kushanda zvakanaka kuitire kuti zvipe mutombo wakanaka unofana kupuwa muntu anorwara ngekuti muntu unorwara akaningirwa zvisizvo unopuwa mutombo usikaenderani nezvaanozwa zvozoita kuti muntu unou apuwe muchetura eiti mutombo.

Michini dzemuzvibhedhlera dzine basa gurutu ngendaa yekuti azvikoni kuti munthu ashandise maoko ake kana mazino ake kubvise zino remunthu kutokodore zino remunthu zvinode michini iri muzvibhedhlera umu kuti inge yeishanda zvakahlamburuka ngendaa yekuti zino rinobva zvakanaka zvisina kana mhere mhere.

Hazvizi kunaka kuti muntu aende pachibhedhlera chisina michini dzekushandisa. Ngendaa yekuti chibhehlera chimwe ngechimwe chinofanira kunge chiine michini dzekushandisa dzinoite kuti zviro izvozvo zviite. Muntu ungadai eirwara chaanorwara, haazooni zvakanaka kuti ndinozwei, asi kana akaiswe pamuchini unoonekwa zveshe nenyama dzemukati dzeshe.

Zveshe zvinoshandiswa muzvibhendlera zvinofana kunga zvirimwo. Ngenyaya yekuti azvizi kunaka kuti dhokodheya ashande ngekufungira kuti zvimweni zvirwere zvaasinganyasi kuzwisisa. Zvine chekuitawo nekuti zvibhedhlera izvi zvinofana kunga zvine muntu unogadzira michini idzi. Kuti dzigare dziri pandau.

Michini dzeshe dzinoshanda nemitombo dzinofana kunge dzakatengwa muzvibhedhlera azvizi kunaka kuti muntu afungidzirwe ndidhokodheya kuti muntu uyu unonge unozwe chakati zvinode kuti zviongororwe kuti muntu uyu unozwe chakati zvinenge zvaningirwa pamichini dzinoshanda nekuti azvina kunaka zvirozvo.

Akunazve mushini usikashandi zvakanaka kuzvibhedhlera unodiwe kushandiswa, ngendaa yekuti muntu weshe unode kuone zviri kurwadze munyama dzake. Umweni unode kutoone kuti chiini chakamboitika mumagodo emumwiri mwake, ngazi iri kuhamba chakanaka ere, mvura iri kuhamba chakanaka ere, mututu uri kuhamba zvakanaka ere paasiri kufeme zvakanaka.

Michhini dzemuzvibhedhlera dzinofane kunge dzeionekwa, dzinofane kunga dzina ana makhanika anogara eidziona kuti, aah, michhini idzi dzichakanaka ere kana dzashata? Ngendaa yekuti dzikashata, dzinopa zvisizvo zviro zvakashata mundani mwemunthu, kana kuti musoro mwemunthu, hloko yemutnhu inenge yeitopanda, munthu onyeperwa kuti muchhini uyu ngekuti auchashandi zvakanaka.

Hakunazve kwaunozombode koorapwa ndidhokodheya woguma wotobatwe musoro wotezwe kuti , "i iwewe unopisha maningi kana kuti unotonhora maningi", saka unofanire kurapiwa. Dhokodheya unotoshandise zviro zvaanoshandisa zvakagadzirwe muchibhehlera umwu, sak a tirikuti michini dzese dzinodiwa pakuti munhu angororwe munyama dzake kuti chii chinorwadza ngadzitengewo zvibhehlera.

Hakunazve n'anga inoona kuti muntu unorwara ere kana isingagoni kushopera, asi n'anga huru micheni dzekuchibhedhlera. Michini idzi hadzimbofi dzakanyepa ngekuti kanadzeitoshande zvakanaka, dzinoona kuti chinorwara muntu indxondo dzisikazi kuhlamburuka, sakazvese izvi zvinoonekwa kana mishini iriyo kuzvibhedhlera.

Muzvibhehlera umwo ngamugare mune mishini dzinoshanda ,zvimishini zvidoko zvakadai ngezvigero ,zvisvo nezvimweni zvekusonesa vantu, zvinofanire kunge zviripo ngekuti azvifaniri kushandisirwana zviro zvinoizvi umweni unotore utachiwana waona kubve kune umweni munhu wakashandisirwe chisvo chaakashandisirwa saka tirikutoti chashandiswa cheshe chotorashwa.

Kune zvimweni zvinofana kutengwa zvimuchini muzvibhehlera umwu kuitire kuti vantu voodzidziswa kuti vanobara sei uye vanozvishambisa sei panyaya dzekubara. Vanofana kunge vane mucherechedzo dzavari kuona kuti zviro izvi zvinofana kuhambidzwa so naso naso zvoita zvakanaka ngendaa yekuti vantu vanozotopedzisira vasina zvavanoziya.

Michini dzese dzekuzvibhehlera dzinodiwa, ngendaa yekuti apasi peshe pounoziye chirwere ngekuti wabate munhu wotozwa kuti unodziya ere kana kutonhora, saka muchini dzese dzinodiwa kuti munhu aonekwe kuti mukati mwake kuti chinorwara chini, chini chinorwadza uye pangarapiwa nechini.

Zvinoita kuti mundhu kana arapwa zviya unofanira kurapwa kunyotsorapwa kusara ati toto ngenyaya yekuti zvinoita kuti munhu arapwe kusara ati toto mishini dziri muzvibhedhlera dzekuti dzimweni dzacho dzinohambisa mvuraa dzimweni dzacho dzinohambisa mututu ngekuti pane kumweni kurwara kwekuti mundhu haachina mututu wakakwana unogona kutofa , aachina mvura yakakwana ,aachina ropa rakakwana, pane mishini dzinofanira kushandiswa pamundhu kudzosera mvura nengazi

Tinoburana mumakanyi umwo, teiti iwewe waigara sei nemuntu usikaoni kuti muntu uyu unorwara. Kurwara kwemuntu akunyanyi kuonekwa ngemadziso emuntu. Asi kunoonekwa ngemuchini dzakadzara muzvibhedhlera. Muchini idzi dzinoba, dzinoone mundani mwako mwemuntu , dzinoone mushana wako weshe, dzinoona zveshe zvirimukati nezvirimundxondo zvinooneka.

Zvimushini zvidoko zvinoshanda kuzvibhedhela zvinofana kuti zviwande, kana tisina mabhandiko amweni anodetsera vantu pashi reshe anofana kudetsera chibhedhela chimwe ngachimwe kuti chitenge muchini idzi, muchini idzi nekuti adzifaniri kushandisirwana ngekuti dzikashandisirwana ndokwakutekeshera kwezvirwere zvoramba zveiwanda ngendaya yekuti muntu anenge ashandisa muchini wachakabva pane umwe muntu

Michini yemudzibhendhlera dzinosiswa kushandiswa kamwe chete dzotorashwa. Zvakafanana nedziyani michini dzakaita sezvigero zvinoshandiswa pakuti cheka antu ethathe kutumbura ndani yemuntu uchinge ane mwana unonesa kubuda. Izvi zvinoita kuti zvirwere zvisatekeshera ngekuti umweni utachiwana hunosara pamuchini woshandiswa pamweni.

Azvizi kunaka kuti muzvibhedhleramo madhokodheya aone zvirwere ngekufungidzira kuno fana kunge kune michini inoongorora kuti muntu uyu urikuzwenyi yoona kuti muntu uyu kana azwenyi urikudechaanoda opuwe mutombo unoenderana nawo ngekuti ukapuwe mutombo usiriwo azvizoiti zvakanaka.

Tine patinomboshandise mabhotoro mukucheka vantu kana kushandise tsono neshinda zvedu dzekumizi kwedu kusona maronda tirikundoti zviro ngazvitengwe zvimuchini zvinoshanda kudetseredza kuti madhokodheya ashande zvakanaka muzvibhedhlera, izvi zvinoita kuti nyika yedu ive iri yepamusoro kuti muntu unenge azwa kuti ndoda kurapiwe muZimbabwe.

Inguva dzinosiyana, nguva dzekare dzasiyana nenguva dzemazuva ano aya nendaba yokuti karetu muntu aindotsvake mumbuti wokuti abvise mimba yatobata karetu. Asi mazuvano ayo mitombo dzava kugadzirwa dzava dzokuti muntu wacho asabate mimba dzinoita kuti muntu ararame nguva yakareba.

Teteiti vantu vanofana kuunganidzwa meshe-meshe, vabhuirwe kuti kana mutombo dzoshandiswa zviya hadzifani kugara padhuze neana, uye dzinofanira kuchengeterwa pakadini zvinoita kuti dzirambe dzakati mhoryoo. Kuitire kuti vantu vodzishandisa dzisaite semuchetura.

Mitombo dzeshe dzechimanje-manje dzinoda kuti dziiswe panda pakanaka, uyewo dzinofanire kunge dzakanyorwa zvinodzivirire vanthu kuti vasakuwara ndizvo. Ngekuti pane mifananidzo inoiswa zvieineyi neruvara, inoiswe ruvara, kuti ruvara urwu runoreva chakati, ruvara urwu runoreva chakati, zvozivisa vanthu kuti unokuwadza zvakadini.

Sakei teiti mutombo idzi kunyangwe zvazvo dzine simba rakanyanya asi dzinewo matambudziko aripo ekuti kana usizi kufunda usikakoni kuerenga hauzii zvekuita kusvika wadetserwa ngemunhu unoziya. Uyewo kana usina kuerenga chisamanisi chirimo unokone kutora mutombo ukaita semuchetura, urimutombo.

Ndiani usikazii kuti mutombo dzirikugadzirwa mazuva anaya dzinesimba risikaiti. Ngendaa yekuti mitombo idzi dzinesimba ndosaka dzakanyorwa mumasamanisi arimukati mwacho anokombe kuti muntu unofane kutora mutombo vakadini, uye zvichienderana nezera rakadini pamuntu.

Mitombo dzeshe dzirikugadzirwe mazuva anaya mitombo dzinoba dzashanda yaambo. Zvinosiyana nenguva dzekaretu paindonongerwe mutombo. Umweni waipuwe mutombo usiriwo ngekuti unenge usina wakambouningira kuti wakahlamburuka here. Vana sekuru vedu vaiti vakandozwawo ndisekuru vototi ndizvo.

Mitombo dzeshe dzinotengwa dzinenge dzinezamanisi rakanyorwa mukati madzo kuti mitombo iyi inosisa kugara pakadii uye dzinonga dzakanyorwa kuti mitombo idzi dzinofana kutorwa ngemuntu akura sei uye kana ariwezera rakadayi nerakadyi unofano kutora chipimo chakadii panguwa iri.

Antu ayipa kuti muntu unofana kutanga afunda asati ashandisa mutombo wechi manje manje kana usizi kufunda uyani zvirinani arekere hake mitombo wema zuva anaya ayende kunana sekuru nana mbuya obhuyirwe mutombo we mushango weku shandiswa unopona ne nzira yo.

Tinee teiti mitombo dzeshe dzechimanje-manje dzinofane kunge dzakanyasa kunyorwa. Kuti vantu vaziye kuti vanoshandisa sei mitombo idzi. Ngendaa yekuti umweni muntu unotore mutombo usivo ndakazobvunzwa pane chimweni chitoro pana mbuya amweni ane eirwara. Asi ngaziyi kuti anotore mutombo vakawanda sei ngezera ravo.

Mitombo yeshe iri kubuda mazuva anaya haisi mitombo yekutamba ndiyo. Mutombo iyi yakahlamburuka uye ine simba gurutu risati rakamboonekwa pasi reshe, ngendaa yekuti muntu ukatore mutombo uyu hauiti mazuwa usati wapona, chingaa chirwere chakadini.

Nazvo zvemitombo zveshe zvinofana kutatichwa kubva kuzvikora zvepashi kusvika kuzvikora zvedera muntu unofana kukura eiziya mitombo chero asiri dhokodheya mabudiriro aita nyika yedu vantu avafani kuti nawo nawo kuungana kuzvibhedhlera vanofana kuzvitengera mitombo weipona.

Ndosakei teiti mutombo inogadziswa mazuwa ano yakahlamburuka yasiyana nemitombo yekaretu waitoziya kuti chirwere chendunga chikakubata waiti vhiki kweme usina kupona asi mazuwa anaya ngekuti mutombo dzinogadzirwa dzine simba unoita zuwa rimwe unenge watopona.

Mitombo dzechimanje manje dzakasiyana nemitombo dzechikaretu. Mitombo dzechimanje manje dzinobashanda yambo. Ukatora mitombo yona iyoyo unoba gwinya pasina nguva yakareba ngenda yekuti dzekaretu muntu ,aitora mazuva matatu marongomuna kuenda mberi eingotora mutombo asina kupona izvezvi anobagwinya aisina.

Dzeshe dziri kugadzirwa mazuva anaya dzinonesera kuti mazita adzo anese kudaidzira aungaidaidziri usina kudzidza zvemutombo chakakosha ngechekuti munhu wese anotengesa mutombo wacho unofana kunge achidaidzira uye anofana kunge achiziya kuti unoshandiswa sei nechitsanangurira vanhu vanoutenga.

Mitombo dzeshe dziriyo mazuwa anaya dzirikugadzirwa dzine simba remene, adzisi mitombo dzekumbotamba ndidzo ngekuti umweni muntu waiti karetu waiti akatore mutombo waikone kupedza mazuwa asati apora zvakaita sezvirwere zvenhunga asi mazuwa anaya kundotore mutombo kamwe mangwana watomuka watohlamburuka watoti mhoryo.

Mitombo dzeshe dzechimanje-manje dzakanaka dzakanakira pakuti dzinenge dzakakuiva kuti dzinochengeterwa pakadini kuti dzishande zvakanaka. Uyevo hadzishandi dzega pasina chisamanisi chakanyorwa chinyorwa chacho chinenge chakabhuiva kuti vana vanotora mutombo vakadai ngevezera rakadai kusvika pazera rakadai, uyevo chinenge chakanyorwa ngechipimo chingatorwa maringe ngezera rinenge reishandisa mutombo.

Eya mitombo inogadzirwa mazuwa ano aya mitombo yakaba yanaka ngenda yekuti mitombo iyi haisi yekuti ukamwa unozopedze mazuwa mairi matatu usati wapona ,ukandomwa panopera chinguwa chidodori unototi gwindiri wotofanane nezvawanga uri kare nguwa isati yapera.

Chimanje manje adzindodi kundoite mumwira wamwa ngekuti mutombo idzi dzine chi zvipepa zvakanyorwa zviri mukati zvinoite kuti ukaerenga unoone kuti ndinofana kumwa mutombo wakawanda sei panguwa uye ndinofana kumwa papera chinguwa chakareba chakadini.

Mitombo yeshe yechimanje manje irambe yakaningirwa kuti mayakaiswa macho haipindi mhepo ere nekuti mututu ukapinda hauchatoshandi zvakanaka mutombowo woitangetei hamuna kuoneka nachiremba hamuna kupiwa mutombo wemene asi unenge watopuwa mutombo wemene asi iwewe ndiwe usina kubatikira mutombo wawakazotenga.

Mitombo yechimanje manje haina hayo kushata asi kuti inoda kunyanya kuona nekupurutana kana chiremba eibhuya zviya ngendaa yekuti imweni yacho unotomwe zvisizvo zvawakabhuirwa ndichiremba ngekuti auna kupurutana chiremba paaibhuya, uyewo mitombo iyi inode kugara panzvimbo yakanaka uye inode kuziya chipimo.

Yeshe yechimanje manje inoshanda zvakabati moryo kudarike zvaite mutombo yekaretu ngendaa yekuti mutombo yechimanje manje imweni yacho yakutoite kuti umweni muntu asaite mimba yekuti muntu asaite mimba inondotorwa zvakanaka zvakahlamburuka zvasiyana nedze karetu dzaishandiswa kuuraya vantu kubvisa mimba.

Mitombo dzeshe dzechimanjemanje, dzinofanirwe kuti dzakanyorwa kuti dzinonire kugare kuretu neana ere ,kana dzinofane kugare padhuze neana, ngekuti ana amweni akandoone chiro chese chaaona anode kurya. Saka umweni mwana unonhonge mutombo akatorya akafa.

Mitombo yeshe iri kugadzirwa mazuwa anaya aisi mutombo yekutamba ndiyo ngekuti mutombo iyi yakabva yabaagwinya yaampo uyewo vantu vanotore mitombo iyi vantu vakaenda kuchikora ngekuti vanofanire kutaticha zvakanyorwa kuti muntu unofana kutora chipimo chakadini zvinoenderana ngemakore akadini saka vantu vanofa vari kuite vashoma pasi reshe.

...dzeshe dzirikugadzirwe mazuva anaya mitombo dzakahlamburuka endi vanogadzira vanobaabeteya kwemene. Ngendaa yekuti ukadzitora haumbotambudziki maningi, unenge watozwe zvakanaka. Kunyange mitombo dzekaretu dzaitorwa asi hadzigumi pane dzemazuva anaya.

Mitombo dzeshe dziri kugadzirwe mazuwa anaya mitombo dzine simba yaampho Tinoshuwira kuti kudai vantu vaidzidziswa mumabuya mweshe mwona umwomwo, kuti vasandoite zwawakazwa kana kootenge zvimitombo papavanondotenga pasina muntu unovadzidzisa. Tiri kuti madhokodheya ngavadzidzise vantu kushandiswa kwemitombo dzeshe dzinoshanda.

Dzeshe dzinogadzirwe mazuwa anaya dzakanaka dzakasiyana nemitombo dzekaretu. Dzakasiyanazve nemitombo dzechibhoyi ngokuti mitombo idzi dzinenge dzakanyorwa kuti mwana wezera rakati kana kuti muntu wezera rakati unofana kutora chipimo chakati ngenguwa yakati ozotorahe papere chinguwa chakati kurei zvakati.

Mutombo dzeshe dzechimanje manje dzakahlamburuka ngendaa yekuti kune mapandiko anoitavbasa rekuongorora rekuone kushanda kwemuchoni usati washandiswa, izvi zvinoita kuti isusu tigarewo tine gonda kuti akuna michini inogadzirwa mazuwa anaya usine simba ngekuti ukautora unobatore mutombo chaiwo chaiwo.

Mitombo dzeshe dzechimanje manje dzakanakira kuti hadzina zvinonesa zviri padziri munhu unofanira kuti aone mutombo waanofanirwa kutora nenguva yakati zviendera nemakore are eupenyu vantu vekare vaibe kuti chii mutombo wotoshaya kuti otere uri kana kuti wotora wakawanda sei?

Mitombo dzechimanje-manje dzakasiyana nemitombo dzakudhaya ngendaa yekuti mitombo dzakudhaya vaisaiziye kuti voisa pari vomwe chipimo chakadini. Mazuva anaya ubotobhuirwe kuti mutombo uyu unofanire kuugadzika pakadai nepakadai panotonhorera zvakasvika apa, uyevo panenge pakatonyorwa kuti uchatora chipimo chakati chinemaringe nezera rako.

Mitombo dziriko mazuva anaya dzinesimba ukaone vatore mitombo dzona idzodzo unogwinya pasina nenguva dzasiyana nedzekaretu dzekuti muntu vaitore mazuva mairi matatu kuti upone, mushure mekunge vatora mitombo dzonaidzo. Saka mutombo idzo dzinokurudzirwa kuti vantu veshe vaone kwadzinot engeswa vatenge mitombo idzo vagare nadzo mumizi mavo.

Mitombo dzinogadzirwe mazuwa anaya, mitombo dzine simba maningi. Mitombo dzona idzodzo, mitombo dzekuti kana ukadzishandisa, unokasire kupora ngendaa yekuti unenge weiona kuti mutombo uyu unode chipimo chakadai chinoite kuti ukasire kupora uye chinoenderana nezera rakadai.

Tombo yemazuwa anaa yatinobhuya aisi mutombo yekutamba ndiyo mitombo yekuti muntu atomwe mutombo uwowo aambosweri echiti pangu pano parikurwadza unobaapona zvekuti gwindiri chaiko auzombosweri weinesa vantu ngendaa yekuti mutomboyu une simba uye wakanyorwa kuti unofane kutore chipimo chakadai panguwa yakadai zvoenderana nemakore ako.

Mitombo dzinogadzirwe mazuwa anaa mitombo dzine simba maningi zvekuti dzasiyana nemitombo dzeshe dzaigadzirwa karetu. Mitombo dzemazuwa anaa dzeshe dzine zvakanyorwa zvekuti munhu unokone kuningira woone kuti ungatore chipimo chakadini maringe nezera rake. Zvasiyana nedzekaretu dzekuti munhu waingomwe mitombo dzakawandisa zvozongoita semunhu wamwe muchetura.

Kune mitombo dzinogadzirwa mazuva anawa Asi toti mitombo idzi dzinoda mare maringe nemashandiro adzo Saka tiri kuti mitombo idzi zvadzinoda mare muntu anofanira kugara ane mare kana asina mare ngachigare nemutombo wekare unomubetsera ngekuti chatisingade ndechekuti mupenyu wemuntu wakakosha muntu afani kufa nekuti atama mare kunotengeswa mitombo.

Mitombo irikugadzirwa mazuwa anaya yakasiyana nemitombo yaigadzirwa karetu ngekuti vantu varikunasira mitombo mazuwa ano varikubanasira ngemwoyo wavo weshe ngendaa yekuti ukaxabanga mitombo yaigadzirwa karetu yaikutorera mazuwa akawanda usati wapona zvinezvi unowu ukatopuwa mitombo yo watopora.

Mutombo dzinotengeswa dzemazuwanaya dzinofana dziri dara dara muzvitoro umwu ngendaa yekuti vamweni vanoende kuzvibhedhlera vaguma vonyorerwe zamanishini ndi dhokodheya kuti vanofana kuti vatenge mutombo wakadai newakadai, zvozoende kope dambudziko vagumwe muzvitoro mutombo dziyani kusina saka mutombo ngadzioneke muzvitoro umwu.

Mitombo dzechimanje manje dzakandonakira kuti mitombodzo dzasiyana nemitombo dzekaretu mitombo dzekaretu waitora mapande emuti emumbuti wotsvagahe nzinde dzembuti kana mashizha emumbuti womwa mvura usingazi kuti wogumira pari dzemazuva anaya dzakanakire pakuti mitombo idzi dzinenge dzine zvakanyorwa mukati zvaunotoona kuti unofana kutora chipimo chakadai maringe nemakore ako.

Izwa wakazwa arina kunaka, ngatiende kuzvibhedhlera, tizvionere mitombo irikugadzirwa mazuva anaya. Kunze kwemitombo yogadzirwe mazuva anaya, kunze kwekuiona muzvibhedhlera, unokone kuiona kuzvitoro zvinotengese mitombo zviyani zvirimumadhorobha makuru nemumweni murikundohamba vantu vakangowanda-wanda kudai.

Eya mitombo dzona idzodzo adziti kuti kana wadzitenga zviya wobeura mutombo dzacho wadzibeura wotange kudzishandisa wombodzisiya dzakadaro zvinode kuti kana wadzibeura wodzivhare zvakanaka kuitire kuti dzisavhunda ngekuti dzikavhunda mitombo dzimweni dzi otoite muchetura uchifunge kuti ndichine mutombo iwewe wasare nemuchetura.

Mitombo dzeshe dzechimanjemanje dzine simba zvekuti ukadzitora unobawagwinya maningi asi chinotambudzike anhu ngechekuti vanhu vanofanire kutaticha kuchikora kuti akone kuerenga zvakanyorwa mumutombo unou ngendaa yekuti umweni unonase kutomwe muchetura ngendayekuti unonga asina kuziya kuti ngezera iri mwana unofane kumwe mutombo unechipimo chakadai.

Mitombo dzemazuwa ano dzingadai dzisina hadzo kugwinya sedzemitombo dzekaretu asi chedzakanakira mitombo idzi adzina kana kuuraya amweni antu ngendaa yekuti mitombo idzi ukadziningira unoona kuti dzakanyirwa mukati mwadzo kuti unodzishandisa sei uye dzinomwiwa ngevantu vezera ripi. Izvi zvakabva zvakosha nekuti chipimo unochiziya.

Mitombo dzeshe dzechimanje manje dzakanaka asi dzine zvadzakashatira chekutanga ngechekuti mare apana yekudzitenga chechipiri ngechekuti dzinofane kuchengetea panzvimbo yakanaka inochengetwa muchini asi muntu unofane kuti aone panochengeterwa pacho kuti akone kutodzichengeta zvakanaka ngekuti dzikashata yatomuchetura.

Vanhu vanorumbe bani avafane kundosiiwe vakaungana mumakanyi umu veindonzerereka peshe peshe vamweni veinonge mapuwe veifure vana vechikora vameni veitokanganise zviro, vanofana kuunganidzwa vaiswe kumizi dzavanogadzirirwa kunogara nemadhokodheya acho iyoyo vanopedzisira vatopora.

Vantu vanotwaya nevanorumba bani havana kusiso kugara mumamhatso umwu. Vanofana kutorwa voende kuzvibhedhlera vogume kuzvibhedhlera votange kuonekwa ndiana ngemadhogodheya anoziye zvemitombo yeantu akadaro. Kuitire kuti vantu vakadai vasaneseka neupenyu.

Azvidakadzi kuone vantu vanorumbe bani veindorumbe mumabuya umwu. Tirikuti vantu veshe vanorumbe bani vanofana kukaimwa vabve mumabuya mweshe vaende koungana kuzvibhehlera zvavo vanorwara kuti vantu vakadai vandobatsirwa nemadhokodheya anoona ngezve vantu vane utano usina kunaka kudaro. Vanodetserwa vanotodzokera pekaretu.

Vantu veshe vayani vanonga vakaoma mutezo nevamweni vasina kuhlamburuka mwiri wawo avafaniri kuningirwa sekuti avasi vantu. Vantu vakadai vanofana kuendeswe kuzvibhedhlera veigara veionekwa, vanofana kupiwawo mutombo dzinoenderana nawo.

Moyo wemuntu ndiyani ungawuziya, asi chandinoziya ndechekuti vantu vanenge vasina mutezu yakakwana, ndivo vanode kubatikirwa, vanokone kuwonekwa kuti vantu vasina zvavanoziya, uya , vanoda kupiwa zvimabasa zvokuita zvinopota zveyivape chimare chekuti vazvionewo sevanhu.

Ndau dzichiri vadoko pavanobarwa avatenderi kundobarirwe kumuzi anofanirwe kubarirwe kuzvibhedhlera kuti madhokodheya aone kuti mitezo yawo yeshe yakakwana izvi zvinoite kuti kana pane mitezo isina kukwana xvakanaka anokura ana mai acho eizviziya uye madhokodheya anodetsera kuti zvingaitwa sei.

Vana vadodori vanosise kugara veiningirwe ndiana chiremba vamweni mitezo dzawo dzakabarwa dzisina kumira chakanaka chazvinoda ngezvekuti agare eioneka ndichiremba pano neapo eidetserwa kuti vangaita sei kuti zviro zvifambe zvakanaka eikura ngenda yekuti umweni unozotokure zvakanaka zvisina kana dambudziko.

Vanobarwa vasina mitezo yakakwana vanofanire kudetserwa vachiri pashi pazero repashi ngendaya yekuti akazokura akadaro azvizomuitiri zvakanaka nendxondo dzake dzinokura dzeishata saka mwana akadaro unoda kuongororwa kuti ndxondo dzake dzakanaka ere uye haasi kutwaya ere?

Vana vadori dori vanod3 kuramba veiongororwa ngekuti zvirwere zvinorwadza vana ava, zvekuti unotobarwa pamweni pacho asine mitezo yakakwana, zvichisiyana ngenyaya yezvirwere zvaanorya ari mundani. Saka anamai anofana kukurudzirwa muti mamwire aanoita putugadzike nezvimweni zvinoryiwa anofana kuti aziye kutizvino.

Kuti mu ndxondo dze muntu kuti dzigare dzakati toto uye nengazi ye munhu kuti igare yaka hlamburuka yei hambe chakanaka uye ine shuga yakakwana mundani mwake inofana kuti muntu unofana kuite zvekurumba pamwe chete nezveku kabe bhora eyi dini dini mu zvikora umo zvino batsira kuti muntu agare akati bhoryo.

Vana vadodori vanorwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana, azvina kunaka kuti tigare navo mumizi kana kuende kunanasekuru nanambuya nanatete anokona kurapa, ngatitoenda nawo kuzvibhedhera konaiyoyo unoende koone vantu vanoshanda nevana vadiki, vanoziye zvirwere zvemene-mene, vagone vakupe mitombo dzinoshanda.

Muntu aafani kungogara ari ega mundau muntu akagara Ane hama dzinomudetsera pane zvaanofunganya zviya zvinomuitire nyore pakurarama ngekuti vamweni vantu vazhinji vanotwaya vatinoona vayani vanenge vakatadza kufunga zvakanaka eindofunga ega pasina unomudetsera pedzepo ototanga kutwaya.

Ntu paanorye zvaonorya zvimweni unofane kudetserwa ngaantu kuti zvaanorya izvi zvakahlamburuka ere zvinoite kuti ararame makore akawanda ngendaa yekuti pane zvimweni zvinoryiwa ngaantu zvakadzare mafuta mafuta aya anoende kokanganise kuerera kwengazi mundani mwemunhu kana mutsinga dzemuntu.

Dai zvakatsinza nenjirayi akuna munhu unosise kugara ega asina vanhu vanomudetsera kana Marure chaiye wakaona kuti Adama waisafane kugara ega mibindu reEden ndopaakzoti tode kutsvakire muntu uyu mudetseri wakamukwanira saka vadetseri vanodiwa ngekuti nxlondo dzinoshata kana mungu akagara ariega.

...she mwatinogara ngatidetserane akitinana ngendaa yekuti umweni ndxondo dzske dzinoshata ngendaa yekundoramba afunga matambudziko aanawo pamuzi pake. Kana tikaona kuti pane muntu urikufungisisa maningi ngatimudetsere mumabasa umwu. Ngendaa yekuti zvinobatsira, umweni anozotorumbe bani ngekufunga...

Unorarama munyika yake ega. Panyika petinogara apa tinofanira kuti tidetserane, teibhuyirane matambudziko akatikomberedza, ngekuti ndakaona umweni muntu wakatwaya, wakarumba bani ngekuti wanga atame muntu weunodetserana naye pane matambudziko ari mudzimba.

Muntu haafaniri kugara ari ega kumambatso. Mumakanyi mona imomo vantu vanofanira kudetserana, hazvinei nekuti muntu anosangana neyi muntau, vamweni vantu vanonetsana nevakadzi mudzimba kana kunetsana navamwene vavo mudzimba, asi kuti tinoda kudetserana kuti umweni muntu asatambura mukufunga kwake ngekuti unozopedzisira otorumbe bayi.

Chero zvikanesa sei nhamo ikanesa zvakadii uye mumabuya umu kana musina antu akawanda azvitenderwi kuti muntu angogara ariega achizvivhunza muvhunzo oga ozvipindure oga zviro izvi zvinoita kuti muntu apedzisire otwaya kana kurumba bani ngenda yekuti chinorumbisa bani kupishana kwepfungwa pasina umweni unodetserana newe mukufunga.

Eyaa tunoita kuti muntu atame zvaanode munyika panapa kana kuti afunge maningi indaa yekugara ari ega. Munyika munomu munondoda eyaa kuti ugare une chawakasungire mumwoyo mwako chisingaziikanwi ngeamweni vantu uye zvimweni zvintu zvatinogare nazvo mumwoyo zvinotiurayisa. Saka muntu unoda kuti abetserane nevamweni pakufunga kuitire kuti asarumbe bani kana kutwaya.

Akuna zvevantu vanokona kurarama Vega nekuti nyika ineyi inoda umweni anokubatsira chero marero panorura muntu azvina kunaka kuti muntu agare Ari ega amutsvakire umweni anomudetsera saka muntu wese anoda muntu anomudetsera ringava dambudziko rawasangana naro unoda kutsvaka muntu anokudetsera kuti ubhuirwe mazano.

Zveupenyu izvi hazvidi kundoita wega , nokuti ukazviita wega unosara waoma musoro wako umweni unotikwaya kana asina kumboita zvimweni zvinomutambudza, saka zvinokurudzirwa kuti vantu ngaabatsirane mumakanye mumabuwa umomumu kana kuende kuzvibhedhlera kune amweni anobetsera kana unenyaya dzinokutambudza dzirikumeso kwako anokubetsera.

Edu azvidi kundogara muntu ari ega muntu unode kugara neamweni unosise kubhuirana matambudziko ake neamweni akamukombetedza ngekuti vanoti zano ndega akasiya jira mumasese izvi zvinobhuye kuti hayi kana muntu unokone kutwaya payani ngebdaa yekuti unenge eindofunganya muupenyu hwake asikadipa matamvudziko ake neamweni antu.

Izwa wakaza rakashata ngendaa yekuti muntu unofanira kugara pana amweni aichibhuirana aidetserwa zvingatomunetsa mundxondo dzake, ngendaa yekuti muntu unotwaya peyani ngendaa yekuti unenge asina waanodetserana naye zvinomutambudza mundxondo. Vamweni vanode kuonekwa ngeantu vanoita ngezvemutombo.

Zveupenyu azvidi kuti muntu andorarama ega, vantu vanosise kudetserana maringe ngemagariro avo muntaraunda kana muntu akaita dambudziko paanogara nemwamuna wake kana nentombi yake unosisa kuti abhuyirana nemamweni madhodha emuganga. Izvi zvinoita kuti muntu asatwaya kana asarumbe bani.

Ndakaone vanhu vanotwaya vazhinji vacho vanotwaya zvinokonzerwa ngekugara wega, muntu afaniri kugara ega peshe paanonga ari unofanire kutsvake umweni waanogara naye unozi mudetseri wekuti kana zvekufunga zvawandisa unopote weibhuyirane neumweni wako unokudetsera zviro zvinokutambudza mundangariro.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo dzinofanire kunge dziri ndau dzakahlamburuka dzakati toto dzisingambogumi vantu vanoguma vanoangarara ngendaa yekuti panotengeswa mutombo pakaguma muntu unoangatara unoite kuti mutombo dziya dziya dzisashanda zvakanaka nekuti anenge ane utsinye nevantu.

Ndau dzinorapirwa anhu ngendau dzinotengeserwe mitombo dzinofanirwe kunge dziri ndau dzinooneka ngekuti adzifaniri kunge dzine mitombo dzinodhura maningi. Unofanira kuti uchitengeke ngemunhu weshe weshe zvisinei nekuti une mare yakadini, une mare shomani ere, munhu unofanira kunotenga kana mutombo umwe.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo munyika munomu dzinofana kunge dziri ndau dzakadzare mitombo yeshe yemarudzi ose ngendaa yekuti azvidakadzi kuti aende kuchibhedhera onyorerwe mutombo wanofana kuti atore agume kwaunotengeswa mutombo uya outama.

Dzeshe dzinotengesa mitombo peshe peshe dzinofana kunge dzakanyorwa padera padzo kuti muntu neunorumba ari ngekuretu unofana kuona kuti ndau iyi inotengeswa mitombo kuti asaita zvekutsvaka ngekuti muntu unenge akahahairwa eirwadziwa unofanire kukasire kuona paunotengeswa mutombo.

Mitombo yeshe unodiwa pakurapwa kwemuntu inofana kunge iri munyika kana nyika yedu isina Mari mapandiko amweni ngabatsire ngekupa vantu mahara zvinoitira kuti nyika yedu inenge ine vantu vanirarama nguwa yakareba Saka teiti zvibhedhlera ngazvitengesa mitombo nendau dzinotengesa mitombo nendau dzinotengesa ngafzinge dzakazara Mutombo yeshe.

Pataichemera kuti dai zvibhedhlera zvaivhurwa zvakawanda kana zvanyavhurwa zvishomani mitombo kusina kudai ndau dzinotengeswe mitombo ngadziwande , zvitoro zvinotengese mitombo ngazviwande kuitira kuti vantu vasafa vane mare panyara yekutenge mutombo.

Ndau dzinotengeswa zvibhehlera dzinofana kunge dzakatekeshera mweshe mwese munotengeswa zviro uye dzinofana kuende panonyorwa nemagama akati kurei anooneka ngemuntu urikuretu ngokuti muntu abve kuchibhedhlera zviya unenge akahahairwa, asiri kuzwe zvakanaka, unofana kundoona arikure.

Kusaziya kwakangofanana nokufa muntu weshe unode kutenge mutombo aaziyi kuti mutombo wacho unoshandiswa sei saka zvakabaa kosha yaampo kuti muntu weshe unoshande panotengeswe mutombo payani unge ane ruzivo rwekuti muntu uyu uchandoshandisa sei mutombo waatenga odetsere ana mbuya nana sekuru anogone.

Mitombo dzeshe dzinotengeswa mundau dzinotengese mitombo, mumweni muzvitoro munotengese mitombo dzinofana kunge dzakavharwa, dzakatsiirwa zvekuti haumbooni kuti dzakavhurwa, ngekuti dzikabeurwa dzatoshata nekuti mbepo ikapinda mumutombo dzinedzi hadzizoshandi zvakanaka, unenge watoo muchetura.

Mitombo dzeshe dzinogadzirwa mazuwanaya dzine simba asi chadzakakoshera ndechekuti mitombo idzi dzinoda kudziningirisa, woona kuti ndiwo here mutombo wandinodiwa kuti ndishandise? Wobhuya nadhokodheya unoshanda munotengeswa mutombo uya, okubhuyira kuti mutombo uyu unofana kuushandisa mashandisirwe akadayi.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo dzinofanira kunge dzirimo mumadhorobha munosangana antu .Izvi zvinoita kuti muntu aenda kuzvibhehleya anyorerwe mutombo waanyorerwa ndidhokodheya unofanira kuzoenda kundotenge mutombo uyane euona .Afaniri kuneseka ngekuti ndau yacho iri pari.

Munogare mitombo mweshe munofane kusiyana nemunogare vantu. Munogare mitombo munofane kugare mwakavharwa kuitire kuti nhunzi dzisapinda nezvimweni zvipukanana zvitoko zvisapinda, uyewo munofana kugara muinekachando kanonaka-naka kekuti muntu anorarama zvakanaka.

Dzimba dzinotengeswa mitombo dzakabeurwa makawanda uyewo mundau munotengeswa mitombo munomu munofanira kushandisa antu vantu veshe vanoshandamo vanofana kunge vari vantu vakanaka vantu vanoziva kubatsira vanhu vasina nharo nehasha nevanhu.

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo dzinofanekugara nguwa ngenguwa ngekuti ndakaona umweni muntu eifa atame kutenga mitombo ngekutiyange iriSondo pozi apashandi pakavharwa, muntu waende koSonda.

Mitombo yechimanje-manje inofana kuti itengese muzvibhedhlera mweshe mwatinenge tiri. Izvi zveshe izvi zvinoita kuti vantu veshe vadakare kana vakaguma mitombo irimwo muzvibhedhlera. Muntu azofi nekutama mutombo ngendaa yekuti unenge atonyorerwa nadhogodheya osvika otama.

Ndau dzinotengeserwe mitombo ngadzibeurwe mumabuya eshe, mumadhorobha eshe , nemweshe munogume antu, ngekuti umweni wakaambe kundoone dhogodheya wondonyorerwe samanisi rine michurududu yemitombo yeanofane kutenga. Azoguma mumagirosa kuda kuti puka-puka ungapaona panotengeswa mitombo. Ndau idzi ngadzivhurwe uye ngadzionekwe.

Muzvibhedhlera umu kana kuti munotengeswe mitombo, munofana kunge mune vantu vanoziya ngezvemutombo, kuitire kuti muntu asatenge mutombo usiriwo, Ngekuti ndakazombootenge mutombo wemazino ndeyiti ndiri kutenge mutombo wenzee. Izvi zvakaite kuti ndikasire kunonoke kupo..

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo ngadzigare dziri pamhene panooneka nemuntu weshe ,ngendaa yekuti umweni muntu unorairwe mutombo wekutora ndidhokodheya wozohamba eichiningira, woita buka wapuka asi unozogume paanotame kuti outenge pari, unosvike pakufa anayo mare mumanyara.

Ndau dzino tengese mitombo dzinofanire kuoneke mweshe mweshe mwetino hamba mumabuya umu, muzvitoro pamwechete nemunetengeswe zviro zveshe, ngendaa yekuti munhu unoende kuchi bhelhlera oguma onyorerwe mutombo wanofanire kutenga, azvidetseri ngendaa yekuti ukazoona aenda kuchi bhehlera oguma mutombo uya kusina hazvina zvazvino detsera.

Dzinotengeswe mitombo, muzvitoro mwona imwomwo munofana kunge makadzara nzvimbo dzinogare mitombo dzekuti kana dzirimwo dzinotonhorera izvi zvinoite kuti mitombo uyu ufambe wakasimba, wakagwinya zvekuti ukaumwa nhasi mangwana unotorarama nekusingaperi. Zvinoshatira pakuti mitombo idzi dzinoshaya nzvimbo dzekugara dzinotonhorera. Unopedzisira wamuchetura usisina simba rawo raunoshanda wotourasa.

Ndau dzinotengeswe mitombo indau dzinofanira kugare dzeindoonekwa mumabuya mweshe. Ngendaa yekuti dzinofanira kuwanikwa dzakawanda muzvibhehlera zvedu munyika mwedu apachisina mitombo dzakawanda. Saka pamweni pacho ukaone dhokodheya unozwi chienda wootenga mutombo wakati iwewe woguma mutombo dziya dziya woshaya kwekudzitenga azvidetseri.

Ndinofunga kuti mitombo inotengeswa munyika medu inofanira kuti wedzerwei iwande ngenda yekuti ndakaiona umweni muntu wanga anosangana nadhokodheya akapuwe mutombo dzaanofana kutenga wakaitei bukapuka akazoswera akude kutofa ngenda yekuti wanga atama pekutenga mutombo Saka mitombo dzinotengeswa ngadziwande ngadziwande.

Ndau dzinotendeswe mitombo dzinofana kugara panooneka Ngendaa yekuti dzikasaoneka vantu vanopuve mitombo yekutenga ndidhogodheya. Asi havazogumipo ngendaa yekuti vanenge vasisi kupaona. Pabanze pacho panosise kunyorwa kuti apa panotengeswe mutombo muntu haachafi ane mare yekutenga mutombo ngekuti unenge apaona.

Kweshe kweshe kunogara antu shoko rinofana kuhamba atizivi kuti shoko ringahamba ngenjiranyi asi chakakosha ndechekuti muzvizive kuti muchivhiti vhiti Mona imomo nemuzvishiriki Mona imomo ngamubhuiwe zuwa ngezuwa kuti zvirwere zvinenge zvatekeshera zvanesa mangwani eshe kuti vantu vagare vane maziro.

Azvizi kunaka kuti vanthu vagare mumabuya umwu vasiri kuziye zviri kuitika nhenyaa yekuti vamweni vakaperera kufira mumadzimba ngekuti vaiti azvina ndaa zviri kuitika kweshe kweshe saka tiri kuti vanthu ngavaunganidzwe mumabuya umu vatorwe ndiana sabhuku nevamweni vaunganidzwe vabhiirwe zvirwere zviri kutekeshera uye kuti zvinodetserwa sei kuti zvipere.

Kweshe kweshe kunoningirwa ngeantu, vantu vanofanira kuende veyiona zvirikuitika muntaraunda. Varidzi zvemuzvibhedhleya vanofanira kuhamba peshe peshe pavanofamba veyishambadza kuvantu kuti zvirwere zviri kutekeshera ngezvakati uye zvirwere izvi zvinorapiwa ngemutombo wakati newakati.

Vantu veshe mumwabuya mwona imwomwo vanofane kutaticha maringe nezvemitombo. Vanofanirwa kuhambirwa ngevanobve kuzvibhehlera neamweni mapandiko akafanana neanodzivirira utachiona hwemukondombera. Vantu ava vanofana kudzidziswa pachena vaziye mashatire akaita mukondombera nekuti unodziirirwa sei.

Kweshe-kweshe kunogare vantu kana zvirwere zvanesa zviya, neimweni mikhuhlani yakadai ngedzihwamupengo rakambonesa mazuwa atiperei anaya, anofana kubaadetserwa veibhuyirwa kuti kune chirwere chatekeshera chakati nechekuti. Vanofana kudetserwa kuti vangaita sei kuti zvirwere izvi zvisatekeshera mumabuya umu.

Izwa waķazwa rakashata. Muntu aadi kuzwa chirwere, kuti kune chirwere chatekeshera ari kuretu. Vantu vanosise kuhamba veitatichisa vantu maringe nezvirwere zvatekeshera, zvinonge zvatushuka mukati umwu kuitira kuti vantu vagare vakaziya, kuti vasazofa vasinga zii zviri kuitika.

Kweshe kweshe mumabuya ,mumakanyi ,muzvitoro nemweshe munohamba antu muzvibhorani .Vanamukoti neamweni madhokodheya vanofane kuhambemwo veichidetsera antu zvikuru sei kuongorora kuona kuti aana utachiwana here hwemukondombera . Ngekuti muntu kuti agare anehutachiwana asingazviziyi unokasire kufa.

Vantu vanofane kuhamba muma buya mweshe mwo veichi bhiyira vanhu maringe ne mutombo uye maringe ne zvirwere zva tekeshere ndau yeshe izvi zvinoite kuti vantu vagare vane maziya vagare vakaziya kuti aaa mitombo idzi dzinodiwa uyewo zvirwere zvakati zviri kupedza antu.

Mweshe mweshe mumabuya muzvitoro muzvibhedhlera mumabhawa nemweshe munosanganwa vanthu muzvibhorani munocherwe vanthu mvura vanthu ngavaende vanoziya nezveutano vadaidzire vanthu vabhiirane nevanthu zvirwere zviri kutekeshera uye zvingaitwa kudziirira zvirwerezvo zvisabatire vanthu vakawanda.

Inini ndinofunge kuti kweshe kweshe kungaonekwe anhu pangave padandemutande reruzivo mungave muchivhitivhiti pangave pese pashiripo chaipo vantu ngavanyore ngavazivisane ngavabhuyire vantu nharaunda kuti pane zvirwere zvatekeshera zvakati nezvakati vanhu vararame vane mazii.

Mweshe-mweshe mumabuya munogare antu, antu anosise kubhuyirwa zvirikuitika muntaraunda dzeshe, ngekuti zvirwere zvirikutekeshera muntaraunda dzeshe umo, zvinode kuti vantu vagare vanamaziya. Vantu vakaziya kuti chirwere chakati chiriyo, chatekeshera, vanozokone kuite kuti vadziirire.

Kuziiswa pasi reshe ,mabuya eshe ,mweshe munogare antu ,muzvitoro nemumabhawa munosangana antu ,muzvipani munochererwe mvura muyane kuti vantu vaziye kuti vangaite sei nezvirwere zvatekeshera, zvakadai nemukondombera ,gomarara nebesha mupengo.

Mubuya umu munoungana vantu mungaa muzvikora pamwechete nemumuhlangano pavanosangana vantu vanofana kuti vatatiche maringe ngezvirwere zvirikutekeshera. Kuitira kuti vakwanise kudzivirire zvirwere zvirikutekeshera uye kuti vanga zvidzivirira ngezhiranyi zvinobetsera kuti kana vabatwa ndizvo ungadini. Izvo zvinofana kubhirwa antu meshe-meshe mavanoshongana.

Mumakanyi mweshe umu, mweshe mumabuya mweshe nemweshe munosangana vantu, makasise kuti vanoite nezvemutombo vanofanokuhamba veipembedza veiudza vantu nendaayezvirwere zvatekeshera mazuwawachona awawo. Kuitire kuti vantu ava vadzidze vaone kuti toita sei kuti tidzivirire zvirwere zviri kutekeshera zviri kunesa.

Vantu muntaraunda dzese mumusangano, mumabuya muzvitoro mweshe munosangana vantu mungaa muzvikoro pamwe chete nemunosangana antu panotambive mabhora. Vanofana kuti vantu vafundiswe vabhuirwe zvirwere zviri kutekeshera zvanetsa zvinokonzera kuti muntu agare eirwara.

Kai kune zviro zvekudanana nezviro zvepabonde asi chinovatambisa nhova ngechekuti kana vabatwa nezvirwere zvepabonde avazokoni kudzirapa vanenge vaakuti kwengwere kuonekwa ngevandu veshe vekuzvibhedhlera asi munthu akagara adzivirira zvirwere zvepabonde zvinomuitira nyore kuti aazombobatwi ndicho.

Zvese zvine chekuita nezvemutombo zvakakosha asi mutombo wakanyanye kukosha mutombo unorape zvirwere zvepabonde. Zvirwere zvepabonde hazviemesi muntu kana chikabate muntu zviya. Muntu unosise kuti agare akaningirwa kuti handina ere chirwere chepabonde uyewo muntu waanyade kudhibane naye unofane kunge akaningirwa.

Akunazve chirwere chinonese kurapa kudai nechirwere chepabonde saka vanhu vanofanira kutaticha kuti zvirwere zvepabonde zvinorapwa sei ,uye zvirwere zvepabonde zvinodziirirwa ngendaa yekudini. Njira dzeshe dzinoziva njira dzepabonde dzinofana kufundiswe vana muzvikora, vakure veiziya.

Kwesh- kweshe kunodanana antu kwakandonakire kuti muntu unofana kufundiswa kuti kana veixaburana vanofana kuxaburana payini. Ngendaa yekuti umweni muntu wakatsemuke muromo, umweni muntu wakatsemuke mazino ake mukatimwo, unogone kuxaburana neumweni muntu, wozoite kuti muntu unoo...

Zvakanaka yaemho kuti vantu vanodanana vanowirirana vapote veibve pandau vantu vaende kundau kwawo voga, vaende kobhuirana zverudo. Vagare kwona iyoyo vozouya kana vaane ngenzara votsvaka chekurya pamhatso uyewo vabve pane ana vandori baba namai vega kwavanenge ari.

Nyaya dzepabonde dzinode kudzidziswe vanthu. Vanthu havandodanani musikana nemusikana, nthombi nenthombi, jaha nejaha hazvizi kunaka zvirozvo marure wakasika zviro zvacho zvakanaka kuti vanthu ngavadanane verudzi rwakasiyana wechikadzi newechirume unodanana zvinoite zvakanaka zvinope muono wakanaka.

Vantu vanosise kudanana verudzi rwemuntukadzi nemunturume. Ngendaa yekuti vantu vakadanana vamuna vega azvizoiti zvakanaka. Tinobva tatoita sevantu vasirivopi vakasikwa ndiMwari, ngendaa yekuti Marure paakasika muntukadzi nemunturume waiti varoorane vagare veshe vaite zvepabonde veshe.

Zvepabonde hazvindodi kuita muntu unoita izwa wakazwa kana kuedzesera ngekuti ndaone antingi veiite zvepabonde saka ndoda kutoitawo hazvidi kundoite kurumba kudayi zvinoda kuti utange watatisha waziya zvinoizwa muntu asati aita zvepabonde. Ngendaya yekuti kune zvirwere zvakawanda zvaunotora zvisineyi nekuti.

Zvepabonde zvakanaka endi zvakasikwa zviriyo. Marure wanga atozviona kuti muntu unofane kuti aroore mukadzi wake agare pamuzi naye, asi zvetinoona mazuva anaya azvisisirizvo zvirukufane kuitwa ngekuti ndombi dzirikuroorana mumabuya umo, majaha arikuroorana mumabuya , toti chiinyi, igumo rekusikei.

Vana muzvikora vanofana kutaticha zvepabonde ngendaa yekuti pamweni pacho tinoti vana vachiri vadoko ivo vatokura zvekuti vaakutoita zvepabonde kana vaarairwa. Saka kutanga kumakore gumi nematatu vana vanenge vaafana kutaticha zvine chekuita nepabonde, vanodzivirira sei zvirwere zvepabonde uye vanoita sei zvepabonde.

Mwana veshe eindokura une paanozoende kumwedzi kana kuti pane paanozongotanga kuteera. Mwana iyoyo unode kuti apote eibatsirwa eibetserwa kuti mwana iyeye apote eitsvaka zviro zvekudhloka zvisingazoiti kuti zvishate mukati mwendaramo nekugara neamweni antu.

Zveshe zvatekeshera zvepabonde zvinode vanhu vakazvitaticha kuti vakone kurapa vanhu vanenge varwara umweni nhengo dzake dzemukati dzingatorwadziwa zvekuti adzichatorapiki ngendaa yekuti wakagana akasabhuyire anachiremba zvaanozwa uye zvakatanga zvadini.

Vantu vanodakarire zviro zvepabonde umweni unodakarira kuti anakirwe. Umweni unodakarira kuti abare mwana, asi zvese izvi zvoitwa ngekuti zvakasikwa ndimarure zviriyo zvinofana kuitwa. Asi tati isusu zvirwere zvacho zvakawanda zvepabonde apo. Saka kuti muntu azvijaire unofana kugara eiziya kuti utanohwangu hwakamira sei, uye anofana kugara eidhloko zvidholoka zvinopfekwa eida kuita zvepabonde kuti anakirwe hake.

Akuna zve chiro chakakosha sechibereko chemuntu kadzi ngenda yekuti chibereko chemuntu kadzi chinotakura zviro zvakawanda umweni unoita zvirwere zvakawanda zvakachengeta mumwiri make zvinozobuda aita zvirwere zvepabonde Saka vantu ngavakurudzirane kuti ngavatore zvigonxo zvinogonxa Zvinoita kuti vantu vararame vatete vachiita zvepabonde.

Ndau dzeshe dzetinofamba isusu vantu varimwo vakazare mafuta akawanda mu mwiri mawo chino konzera kuti mafuta awande ne shuka dziwande mu mwiri inda yekuti muntu uri kundorye sadza apedza owata asina chaanoita muntu unofana ku kanyarika ku pundure bhora pamwe chete neku rumba maningi.

Mutombo wakahwara usikaziikanwi nevakawanda, mutombo wokukanyarika, kurumba, nekupunhure bhora mumakanyi. Peshe peunege weigijima weikwira nekudzika unenge weitopona. Zvasiyana nekuti umirire kurwara, wozotange kuda koorapwa ngekuti paunenge weirumba, ropa rinenge reihamba zvakanaka mumuiri.

Mitombo dzeshe dzakakosha dzinoite kuti zviro zvihambe chakanaka muhupenyu wemuntu ngekuti muntu akarwara zviya ukaone mutombo unopora ukatorarama neamweni pawaifane kunge wafa, asi azvina kunaka kuti muntu atsvake mutombo muntu ngaagare agadzirira kuti mitombo iyaiya isazotsvakwa ngendaa yekuti muntu unofanirwa kukanyarika erumba ekwira nekudzika kuti ropa rake rihambe chakanaka.....

Mutombo wakahwara usingaziikani ngeamweni kukanyarika kuumba kutamba mabhora wona iwawo kungodayi uchimboita weyikanyarika weyishanda maningi umweni mutombo wakanaka unoite kuti mundu akure akagwinya uyewu munhu wacho unofanirwa kuti amwe mvura yakawanda zvoite zvakanaka muwiri wake wohambe ropa zvakanaka.

Kukanyarika kurumba rumba aitei kuti ngazi yako ihambe chakanaka mumwiri mweshe izvi zvinotoite kuti unoite mitombo yakasiyana nekotsvake mutombo kuchibhehlera ukange weirumba rumba nekukwira nekudzaka weijamba jamba aiuzomboiti dambudziko rekuti ropa rako arichahambi chakanaka.

Muchero ndoo umweni mutombo watisikaziyi. Mutombo uyu unobabatsira kuti ukarye muchero zuwa ngezuwa zvinoite kuti nyama dzako dzidzokedzane dzigare dzakati mboryo, uyewo ukaningira unoona kuti ngazi yako inohambe chakanaka mumwiri, uyewo ropa rinowedzerwa mumwiri ngendaa yekuti michero yakatotikoshera.

....kuti muntu weshe unofana kuti arumbe maningi kuitira kuti upenyu hwake hugare huri panguva yakanaka. Ngendaa yekuti muntu akarumba unoite kuti nyama dzake dziregedzane uye dzigare dzakanaka, uyewo ropa rake rinogara reihambe chakanaka mumwiiri mwona imwomwo pamwechete nemututu unohambe chakanaka mumwiiri.

Mitombo dzakawanda panyika panapa, asi pane umweni mutombo wevasikwa ndiMarure utoripo, wakafanana nekurumba mumantandare umo, wakafanana nekutokanyarika-kanyarika, kuswere teiite mabasa akawanda. Mutombo mukurusa wekuti akunazve chimweni chinode kuzokuura kuzokurwarisa. Zvimweni zvirwere zvakadai ngemukhuhlani azvikubati ngendaa yekuti unorumba.

Kusaziya kwakangofanana nekufa ngenda yekuti vamweni vanoda kuziya maningi iwewe wotoita zvisizvo ngekuti muntu ukabata musoro wemuntu haungati muntu unorwadza kana ukabataumwiri wemuntu wonzwa kupisa wototi unorwara chakati asi zvazvinoda kuti vantu vaiswe pamuchini vaonekwe kuti chavanorwara chinyi ringava ropa ringaita shomani kana riri kurumba maningi mumwiri wemuntu.

Zvawakazwa arina kunaka chinodiwa kuziya kuti muntu kuti odii obhuira muntu wepadhuze naye here kana ofonere umweni uri kuretu unoziya ngezvemutombo kana atodaro haachapedzi mari eienda kuchibhedhleya otobhuirwa mutombo wekutenga.

Hazviraramiki zvakanaka kana muntu eindoshanda nekutsvake mare yekuende kuchibhehlera asina umweni muntu unomudetsera arikumhatso kwake. Mazuvaano aya nekunaka kwaita madandemutande eruzivo, muntu akagare kanyi kwake unofane kutoziya kuti chirwere chandirikuzwa ngechakati, otorumbe panotengeswe mutombo, ototenga.

Eya kudayi vantu vaiziye mutemo uye kudayi vaiziye mitombo yakawanda vasaizoneseka maningi vari mumakanyi umwo ngekuti munhu aasipi une mari yakawanda unofanire kundoorapwa kuchibhedhlera zvinofane kuti muntu unofanire kurapwawo maringe nekuti unokwanisa ere kuerenga pakanyorwa kana kuti unokwanisa ere....

Azvizi kunaka kuti kana muntu atame mari zviyani, otofa ngekuti watama mari yekuenda kuchibhedhlera, umweni unayo mari yekotenga mutombo, asi kuchibhedhlera akwanisi kuenda, saka tiri kuti ngava chitsvaka vantu vanodetsera kana varikuretu, muntu ofonera vantu vari kuretu, vomubhiyira kuti marwarire awakayita anoda mutombo wakati newakati ,otoenda kotenga mutombo .

Zvibhedhlera zvega nana madhokodheya asina pane mushini azvidetseri ngenda yekuti umweni muntu anorapiwa zvimwe zvisizvo uye ane mukuhlani Saka unofana kuti muntu aonekwe pamuchini aonekwa kuti chirwere chamutambudza kusvika nguwai uye chinoda chidetserwe sei.

Hakunazve umweni mutombo wakanaka semutombo wechibhoyi. M itombo dzechibhoi dzakahlamburuka hadzina kuhluzwa ngemvura dzimweni dzakagadzirwa muchirungu. Chazvinondoda kundoita kuti muntu weshe andoziye kuti mutombo wacho ngeuri uye unodetserei pamuntu.

Kuti vantu vanosisira kudzidza mitombo dzechinyakare mitombo dzedu dzechibhoyi dziri mumakabati nemumashango mitombo idzodzo dzakanakira kuti audi mare yakawanda koenda kofunda unongoda ugarisane nevantu zvakanaka udetserwe kuti mutombo wakati unoshandei.

Mitombo yedu yechinyakare yakapfuma. Toenda kuningirisa kuri sangoredurese remusango rakapfuma ngendaa yekuti pese. pawatii buka buka unosangana nemutombo chinozoenda kuipitikakuti mitombo iyi tinenge tisingaizvi tozoenda kuda kun obvunza ana sekuru waneyi vana sekuru vaya hapachina ngatibetserwe vachipo.

Tikakarakaza mumabuya eshe anaa muone kuti zvakanaka yaamho kuti vanhu vagare yeiziya mitombo yechibhoyi yedu ngendaa yekuti munhu unotosvike pakufa atame mare yekuende kuchibhedhlera asi ngenyaya yekuti aazii mitombo odini unondofa ari pamuzi.

Mitombo yeshe yechibhoyi mitombo yatakabarirwe mweiri, yakakosha. Takuisiya nekuikanganwa ngendaa yekuti takuone zvibhedhlera zvati dara dara mazuvano eshe. Asi mitombo iyi ndeyekuti mitombo iyi haidi mare kana kude kuhambe kuende kotsvake kweiri.

Mitombo dzeshe dzechiantu dzakanaka dzakakosha mumakanyi umu veshe vanogara mumakanyi umu vanofane kutaticha maringe nemitombo dzedu dzechibhoyi ngendaa yekuti ana sekuru tikandoarekera eifa kumpeya nariin atizosiyihe kuti mitombo idzi dzinoshanda sei.

Mitombo dzekaretu dzeshe dzechibhoyi dzakakosha ngendaa yekuti hakuna muntu ungati ndatadze kurapiwa ngekuti ndatame mare yekotenga mitombo dzechibhoyi. Zvinhu zvazvinode kuita ngezvekuti anasekuru eshe nanambuya eshe anoziye mitombo, anofana kuende kotibetsera isusu ana adoko kuti tione kuti tinotangira pari kana muntu azwe chirwere chakati.

Kweshe kweshe muminda, mumabuya eshe wona iwowo mumakaba anorimwe muriwo mwakazare mishonga, nemitombo dzechikare .Mitombo dzechibhoyi hadzina mari yadzinode kuiswa kuti muntu atsvage mutombo wona iwowo unotode kuti utoenda mumunda mwako wototsvaga mutombo wotoshandisa.

Mitombo dzekaretu dzakasiyana nemitombo dzemazuwa anaya. Mitombo dzekaretu dzinenge dzaitoite kuti muntu awedzera makore ekurarama panyika. Azvinei nekuti wakatarirwe mashoma ndimarure. Wamwa mutombo wona iwowo waizotogume pakukura weichembera usina kana kumbofa. Zvaikonzerwa ngekuti dzaiva nesimba mitombo idzi. Tarisai muone mazuwa ekaretu vantu vairarama makore akawanda.

Mitombo dzechinyakare dzakanaka pakuti dzakabva dzati hlamburukei kudarike dzekaretu, ngendaa yekuti ukatongodzitora hautombotambudziki ngekuti wozodzidii, dzinode kuiswei. Unotongoise pamwoto woise mvura wotoise mashakani emuti kana kuise nzinde dzemuti kana kuise matanda emumbuti wacho, hazvina zvinozonesa mangwana.

Dzemushango dzakakosha dzinoite kuti muntu akurumidze kurapwa asina kumboenda kuzvibhedhlera ngendaa yekuti amweni mumakanyi umwo aana kana mare yekuenda kuzvibhedhlera zvinodetsera ngekuti unotorumwa ngenyoka kana kusangana nechimweni chirwere chakabaashata unokasira kupona usina kuchibhedhlera kwawaenda.

Chero mutombo ukanesa ngenjiranyi mutombo dzakasikwa ndimarure dziri mumashango mwedu muberere mwedu nemumizi mwedu hadzimboperi. Ngendaa yekuti ndakaenda koone kuti kuchibhedhlera veizwa zino zviya unoda koribviswa kuti upore. Asi kuti mutombo dzacho dzezino dziriyo dzakasikwa ndimarure kundotora votoshandisa votopona kahonye kaya kotofa.

Chakanyknyo kuponesa vantu vakawanda veikura kubve karetu veisvika kumazuva anaya ,inyaya yemitombo dzechibhoyi. Mitombo dzechibhoyi idzi dzakatekeshera pashi reshe. Unootona umweni unoponeswa ngemashakani ,unmweni unoponeswa ngemumbuti wacho ,umweni unopona ngetsinde .Zveshe izvi zvinoitire kuti muntu kana usina mare unokone kupona.

Mitombo dzeshe dzechibhoyi dzakandonakira kuti mitombo idzona idzodzo adzinesi kuona dzinooneka mumaperere nemumapindu evanhu saka zvakanaka kuti muntu agare eiziya mitombo kuitira kuti akasangana nedambudziko rakadai ngekurumwa ngenyoka unozoziya mitombo yekushandisa otopona muntu aachafi asati aguma kuchibhedhlera.

Mitombo dzeshe dzechi nyakare vantu vano sise kudzi dzidza chino itika ngechekuti vantu vano nyanye ku tarisire pashi mutombo dza aka kura nadzo cha vasika zii ngechekuti mutombo dzemu mabhotoro dziyani dzinenge dzakato torwawo dzakato iswa mwona imwomwo asi dzakando fanana ne mutombo dzavo dza vaka kura vei shandisa.

Mitombo yeshe yechinyakae haichadi kusiya mitomboyo iri mumashango inode kuti vana chidhogodheya vachitaura nanasekuru nana mbuya anoziya mitombo iyi. Aunganidze mitomboyo iswa muzvibhotoro nekuti inotengeswavo vantu vamweni vatotengavo vekunyika dzekubanze, zvinoise mare munyika mwedu.

Mitombo dzemumabuya umu dzechibhoi dzakanakire pakuti haubhadhari mari yakawanda kuti udzione. Dzasiyana nedzekuzvibhedhlera nekuti pamweni kuzvibhedhlera kwacho kuretu unoda kutokwira movha kuti ugumeyo. Vagumeyohe vobudisa mari yako muhomwe kotsvake mitombo vasiyana neve pamuzvi kana mumabuya mumakaba monamwo kungotora mutombo votanga kudzirapa.

Mutombo dzemukati dzemukanyi umu dzakabanaka yamho ngekuti adzinyanyi kudhura uyewo adzidi kuti uende wodzitsvaka kuretu chako cheunondoita kuenda panasekuru aripadhuze anoziva nezvemutombo anasekuru ayani akakura kare tisatamba ndiwo madhodha akhiti anasekuruwo anoziye mutombo

Ndofunga kuti mutombo dzeshe dzechimanje manje dziriyo eya asi dzekaretu dzechibhoyi idzi dzinofanonge dziitewo padzinotengeserwa uyewo dzakaiswawo mune zvekugafzirawo zvakatogadzirwa zvakanaka kuitira kuti mutombo idzi dzikwikwidzewo pashi reshe uye dzionekwe kuti dzinobatsira dzakasiyana nemitombo dzechimanje manje.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzirimo mumakanyi. Chinondinesa ngechekuti tinoshandisa izwa wakazwa. Atina anasekuru aripadhuze zvekuti tinomboona teiagumire pamuzi pawo teiti tikhombidzeiwo mitombo irikunesa mazuva ano. Mitombo imweni itoriyo, asi kutivantu tenge tisingaziyi.

Mitombo dzeshe dzinoshanda dzirimo mumakanyi, ndakaone muntu wakarumwe nenyoka ndakaningira ndikaone wochinja kuite wokusvipa asi azvina kutore nguwa sekuru paakauya nemutombo akamupa, mutombo paakangoumwa umweni wacho ukadzodzerwe pagumbo azvina kutora nguwa wanga apora.

Kunyazi zvakadaro zvonazvo mitombo dzinogadzirwa mazuva anawa zvese zvemuzvi bhedhlera dzinodhura nekuti dzinokasira kuponesa asi nekuti adzinyaso kusuina nemitombo dzedu dzemakanyi mitombo dzechivantu dzedu dzine simbawo asi vazhinji avadzizivi.

Mitombo dzeshe dzechibhoyi adzina kunaka kuti dzigare vantu vasikadzizii ngendaa yekuti muntu weshe wakasise kuti apone zvisinei nekuti une mari yakadini asi mutombo mukuru kutoziya mitombo dzechinyakare idzona idzodzo kana muntu adziziya azotambudziki ngekotsvake mare yekuenda kuzvibhedhlera iye akazara ngemitombo.

Mitombo yechinyakare iyi mitombo inesimba yaamho. ngekuti yakatosiyana nemitombo dzinenge dzambohluzwa mumvura. Nekuti mutombo ukambohluzwa mumvura unenge usisina simba ravo ravakange unaro pakutanga. Asi mashakani abve mumuti kwakuahluza nemvura yacho kwakumwe nemvura yacho pasina kana zvaiswa mukati mwavo zvinoshandisa kuti uzoderera simba.

Mitombo dzedu dzechibhoyi dzinoshanda kudarika mitombo dzemazuwa anaa ngendaa yekuti mitombo dzechibhoyi adzinesi, adzina kuhluzwa ngemvura dzakawanda wanda uye adzina kuiswe mitombo dzakasiyana siyana dzechiyungu. Zvinoitika ngezvekuti unombaatore mashakani emumbuti, kana kuti nzinde dzemumbuti woise pamwoto zvaira munhu wotomwa.

Chero mitombo dzemazuwa anaya dzinesimba maningi dzakasiyana nemitombo dzekaretu, mitombo dzekaretu adzidi mare maningi yekuti muntu unoende mushango ototsvake nzinde dzemumbuti kana mashizha emumbuti kana mapande emumbuti otange kutomwa otopona ,umweni unopona aite asangana nedambudziko rakadai ngekurumwa ngenyoka asina kuende kuchibhehleya.

Mitombo dzechinyakare adzinyanyi kunesa zviya. Ana sekuru anotozviziya kuti kana weider mutombo unoite kutu hupenyu hwako udakadze mumbatso yekuata umwu nemukadzi wako unofana kurya mutombo wakadai. Unofana kutsengahe mutombo wakadai kuti zviro zvako zviendeke uye vanasekuru ava vanodziziya mitombo dzeshe dzakasiyana siyana. Dzimweni dzingauraya dzimweni dzingaponesa mitombo idzi dzinozikanwa ngadzitatichwe.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzakanaka nekuti mitombo dzona idzodzo hadzisi mitombo dzekutamba ndidzo. Mitombo idzi zvadzinoda kuita dzinoda kuti muntu agare pashi nanambuya nanasekuru vanoziya vochivabetsera kuti mitombo idzi munoita seyi kuti mupone.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzine simba. Asi pamutombo dzeshe ndakaona gavakava rine simba risingaiti, ngendaa yekuti huku ikazwe chibhubhubhu inoto rapwa ngegavakava. Muntu akaona ane bvudzi risikakuri zvakanaka unorapwa ngegavakava. Muntu mundani mwake musikaiti zvakanaka akamwe gavakava unopona.

Akunazve chiro chaka kosha kudai neku dzidzire kuziye mutombo yakati komberedza ngekuti kana wa hayirwa riya rimweni zuva uri pa dambudziko munhu aafi ngekuti watame mari yeku ende ku chibhedhleya asi unoti puka puka wopinde musango woto tange kutora mitombo inoita.

Muntu wakafunda wakasiyane nemuntu usizi kuenda kuchikora. Nazveyo muntu unoziya mutombo wakasiyana nemuntu usingaziyi mutombo. Ndozvetiri kuti isusu vana sekuru vedu vasati vafa mumakanyimwo ngavatidzetsere isusu vechidiki kuti tigare teiziya mitombo dzinodetsera. Umweni muntu unotofa akaningire mutombo ngekuti awuziyi.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzinosise kuti dzidzidzirwe muzvikora. Vana vanofanire kumbosiye kudzidze mitombo dzavasati vakamboona pashi pezuva. Dzinobve kunyika iri kuretu veisiya mitombo dziri mudhuze navo mumaperere. avo. aVnofana kudzidza ngezvegavakava ravanoona zuva ngezuva. Vanofana kudzidza ngezvemunguraurwe vaanoona zuva ngezuva.

Chendinofunga inin chingada kudetsera antu muntaraunda dzetinogara kuti vantu vasapere kufa kugata anti eigara nana sekuru nevamweni vantu vakakura karetu. Vantu ava ngavatidetsere kugadzira mitombo nekutidzidzisa kuti mutombo uyu unorape chakati nechakati.

Azvizi kunaka kuti muntu weshe-weshe ararame ngekuti une mare yekuti aende kuchibhedhlera. Vana muzvikora umo ngavadzidziswe mitombo dzechinyakare. Inini ndinoona kuti izano rakanaka maningi kuti ana sekuru vemumakanyi umo vadaidzwe, naambuya anoziye mutombo adzidzise ana edu emazuwa anaa mitombo.

Ndaifunga kuti izano rakabanaka maningi rekuti muntu unofanira kuti afundire mitombo yechibhoyi ngekuti umweni muntu unofa akagara nemitombo muberere. Chine cheiitika ndechekuti kufa kwakafanana nekusaziya. Saka muntu unofanira kunge eitoziya zvirikuitika kuti ndopona ngei kana ndisina mare.

Mumabuya eshe, makhaba eshe mwakazara mutombo dzechinyakare. Mutombo dzechibhoi idzi adzidi kundotora kuite kuzwa wakazwa, zvinode muntu unonase kuziya wechikubhuira kuti mutombo uyu unoshanda sei, saka vechidiki veshe ngavatatichwe, ngavafundiswe ndanasekuru vakakura karetu nyaya dzemutombo idzi.

Mitombo dzeshe dzekaretu dzemumabuya umo dzechibhoyi dzinofana kutatichwa ngemwana weshe unokura .Mwana aafani kutatiche dzakabva neayungu kunze kwenyika .Unofane kutatiche mitombo dzaakajaera. Mumbiti dzacho dzimweni ukaadzijaera unondosangana nadzo eidzibata eidzishandisa.

Anasekuru ekaretu eshe ari mumakanyi umwu ngavakokorodzwe vadetsere vazukuru vavo kuti muntu weshe uri mumakanyi mwetiri umwu aziye mitombo yechindau. Mitombo yedu yatakabarwa nayo yechibhoyi mitombo ine simba rakanyanya maningi rekuti ukandoumwa watogwinya.

Kufundira zvemutombo chiro chakanaka maningi muupenyu ngendaa yekuti umweni muntu unoponese amweni antu ngendaa yeruziwo rwake rwakadzama pamusoro pemitombo yatakagara nayo mumabuya. Vamweni vantu vakafa vakatsika mutombo ngokuti vaisaziya asi kudayi vaiziya zvakatoshanda.

Chinonesa ngechekuti vantu variyo mazuvaano vasiyana nemazuva evantu vekaretu vantu vekaretu vaitoziya mutombo weshe unorapa nzee unorapa mushana unorapa zviro zveshe zvingarwadza panyika panaapa asi vemazuvaanaya vakundoti kungoti temwe nemusoro votorumba kuzvibhedhlera.

Mitombo yakanaka yaamho kweshe kweshe kunohambe anhu vafundiswe ngezvemitombo yechikare mitombo yechibhoyi yakankire pakuti kuti muntu azotambudziki asina mare zviya unode kuti aende padhuze, pachibhehleya chiri padhuze one mare yeana asikuti akandoende mumaberere mumakabamwo unohlangana nemutombo otozviponesa.

Hatifaniri kundogara takati una una kuita kungatei tiri n'anga, ngekuti tinofanire kugara teiziya mitombo dzakatikomberedza. Izvi zvinodetsera vantu kuti vaziye kuti kana vasina mari vachadetserwka ngei. Ndakaona umweni muntu wakarumwa ngenyoka wakadetserwka ngemitombo yechibhoyi. Ngaidzidziswe vantu mishonga yechibhoyi inodetsera.

Vantu havana kusise kudzorora kufunda pandawo dzinofundiswa ngendaa yekuti nyaya dzemitombo idzi dzinoda kufundiswa kusvika pazera rekuti munhu akwegura, ana sekuru vedu varimumakanyi nana mbuya vedu vanoziya maningi mitombo dzechibhoyi. Mitombo dzechibhoyi dzona idzodzo ngadzifundiswe anhu muntaraunda dzeshe kuitira kuti vantu vakure veyiziva mitombo dzinodetsera.

Atidi kundoti izwe wakazwa kana kuite vanthu vanorarama ngemitombo yakagadzirwe kunze kwenyika, tiri kuti mumantharaunde medu matinogara mitombo takadzara ndiyo, mishango yese yese matanda ese nei zviro zvakatikomberedza mitombo yega yega saka zvatinode kuita ngezvekuti vana sekuru vakakure karetu ngavatidetsere kutibatsire kuti mutombo uyu unoshanda zvakadai unoshanda sei toziya teitogadzirirawo mitombo dzedu teitoku...

Mutombo dzakadzara mumaperere mwedu muminda mwedu mumakaba mweshe mutombo dzeshe dzimweni dzacho tinotodxirima atitoxiyi kuti mutombo andu ngatatiche zvemutombo ngadziswe ndiana sekuru akakura karetu.

Ndau dzakabaanaka yaampo ngekuti ana sekuru akakura achuhluze mutombo achiriyo saka tinokurudzirana kuti dai muntu wega wega paakagara afunge kuti dai ndaende pana sekuru apo ndafundiswa ngezvemutombo wechikara mutombo wechibhoyi inoite kuti muntu agwinye ngekuti vantu vekare vairarama makore akawanda ndiyo mitombo iyi.

Mazuwanaya kwakutodiwa mutombo dzichimanje manje, mutombo dzichimanje manje idzi dzinofanire kunge dzechisanganisira mutombo dzechindau. Mutombo dzedu dzemumakanyi umwo dzakandozara mumaberere umo, muntu unosise kuziya mutombo idzi ngekuti umweni unorumwa ngenyoka otadze kuziya kuti oiwane pari mare yekuenda kuchibhedhlera asi kana echiziye mutombo dzedu dzechibhoyi unondokaya ototange kutozviponesa.

Tiriyo tiri kuti vantu ngavarambe veifundira maringe nemitombo yechibhoyi mitombo idzi dzinotidetsera ngekuti vantu vakawanda vari mumabuya umu avana mare yekuende kuzvibhedhleya asi kana weitoziye mutombo unotozondort zvimweni zvirwere zveunondoonawo kuti mundani muri kurudunura unode kuti utore mutombo wakadai wakadai ngemukura wadai utoziya wototora wotorarama.

Munozviziya here kuti mashango akatikomberedza mweshe umu mumapeerere nemumakaba mwedu mweshe umu mitombo yoga yoga. Zvese zvinotoizwa kuti mitomboyo itatichwe vanasekuru vasati vafa vafundise vana vemazuvano zvingaitwa sei kuti vaziye mitombo

Atisi kuramba kuti ndau dzeshe dzanaka vantu ngavachishandise mitombo dzechimanje manje asi tiri kuti kana usina maree kee wofa here nekuti watame mare yekutenge mutombo dzechimanje, mitombo dzedu dzekaretu adzitengeswi adzidzi mare asi dzinode kuziya ziya chete kuti uyu mhoryo uyu ngewakati unorapwe chakati.

Mu ndaraunda ne muzvikora mwo vanhu va tatiche mitombo dze chinyakare mitombo dze chibhoyi ngendaa yekuti mitombo dze chibhoyi adzina mari yakawanda inodiwa kuti muntu atatiche uye dzino ndoda ana sekuru anogara mu makanyi umwu anouye ko detsera vantu kuti vaziye kuti mutombo uyu unoshandenyi uyu unoshandenyi.

Vantu vanosise kutaticha maringe nge mitombo yechi nyakare mitombo dze mu mashango umo dzakasiyana ne mutombo dzino tengeswa ku zvibhedhlera nekuti mitombo idzi dzine zvadzaka nakira zvakawanda zvaka fanana nekuti adzi tengwi adzi kuri ukaona kuina ana sekuru anotengesa atombo tengesi nge mari yaka kwirira maningi izvi zvinoita kuti muntu apone.

Mitombo dzedu dzechindau, dzechiboyi idzona idzodzo dzakakoshera pakuti muntu unofana kunge aiziva mumakanyi umu ,mwana anofana kukura aiziva mutombo dzinobetsera panguva dzakaoma ngenda yekuti pamweni muntu munorumwa nenyoka ari ega ,ana mwana oga otama kuti ochienda pari puka puka kusvikira atofa nekuti atama mutombo.

Inini ndinofunge kuti vana vanofane kutaticha kubve kuzvikora zveana adoko zvikora zveanhu akuru kusvika mumakanyi umwo antu asina kuone mukana wekuend ekuchikora vanofana kufundiswa pamusoro pemutombo dzakawanda wanda dzechiantu ngendaa yekuti aasi Eshe munhu uchaone mare umweni unodetsereka.